Umukino w'amabiko wahuje abana bo ku Mutanga n'abo ku Musaga warangiye abo ku Mutanga binjije ibitsindo bishika kuri mirongo ibiri kuri cumi vyo ku Musaga. Hanyuma baciye bagenda gufata agatutu.

Inzu zose zifise ubuzu bwa surwumwe indani, barasabwa ko boza baragura ibikoresho bikwiye, kugira ngo hagabanuke umunuko; kuko bamwe bamwe bavuga ko ivyo biva na cane cane, kutaba bitwararitse ubuzu bwa surwumwe.

Impe zasizwe ibara ry'umuhondo zirateje impagarara abanyagihugu n'abayobozi. Kubera ko bavuga ko batererejwe amafaranga yo kugura ibara ryera hagaca hagurwa iryo rindi. Bakaba basaba ubuyobozi ko bwovuga impamvu.

Abanyeshure bagendana ikibazo c' amaguru, basaba ko ubuyobozi bw' ishure rya Mushasha, ryobaronderera ubuzu bwa surwumwe butariko ingazi. Kubera ubusanzwe buhari bubagora cane, babanza kurondera abantu babaterura canke babafasha.

Ata gahato canke ikindi kintu cihishije inyuma abanyeshure bo kw'ishure rikuru ryamusinzira baraterereye ishure ryabo imiryango ryo kugara ubuzu bwa sugumwe, kubera ko iyo binjiye bamwe bamwe batinya.

Umukino wahuje abakobwa b'imakamba n'abo mu rwigi warangiye abo mu rwigi batsinze ibitsindo mirongo irindwi ku busa hamabaca bataha barigamba, ariko ivyoye ntivyabujije ko abo murutana na bo babatsinda bukeye.

Ibubanza haribonekeje umugwizatunga atanga amafaranga ashika ku miliyoni mirongo itandatu zo gusananura amashure yaho, kuko avuga ko n'ubwo we atashoboye kuhiga yoteza imbere abahaba n'abanyeshure.

Umumenyereza w'umupira w'amaboko yahuje abanyeshure bifuza kwiga gukina imipira y'amaboko n'amaguru. Abanyeshure bakeya nibo bashoboye kwitaba, abandi nabo bari bazi ko atarivyo.

Umuguwe intara ya gitega wahuye n'umuguwe intara ya karusi mu mukino w'umupira w'amaboko w intara ya karusi bakabinjije ibisindo mirongo umunani kuri mirongo ibiri vyabo igitega bakaba bashima cane koako kanya barose.

Abigeme bo kw'ishurae rito ya ryibugendana bamwe bamwe batanje intahe ukungene bibafashana canecane iyo habaye imikino ibahuza mu mutwe bakaruhuka abandi nabo bigatuma ivyigwa vyinjira neza bakaba babishima.

Umuyobozi w'ishure rito ya rya muyinga yasavye abanyeshure ko botaha hakirikare, ariko bamwe bace basigara barakinira umupira mu kibuga akabavuga ko umunyeshuri azosubira kubwirwa ntiyumve azohanwa.

Abana baba kumusinzira barashimira umwongere wa katolika yabahaye ikibanza co gukiniramwo, ariko na bo bakaba baca bafata bakagenda bagikoze neza na canecane ko basanze ivyatsi vyari bihari babikuyeho.

Anzitangaza ko hatanguye isekeza ryo kwipimisha imigera ya sida na canu cane ku bana biga ku mashure matomato kugira abakure baza ubuzima bwabo kungene bumeze bikazotunganywa n'imikino izo zirahuza abanyeshure kugira ngo boabanze babaruhure mu mutwe.

Abanyagihugu bo ku mutumba wa musama biyamirije ubuyobozi waciye bugenda bugura ibara ry'umuhondo risiga ku bihome, ariko bo na bo bakaba bari basavye ko bobasigiraho igera, ariko barashima ko babazaniye aho gukarabira.

Abana bahora bakinira mu kibuga kiri nyuma y'ishure babujijwe gusura kugikinirako kuberako bataraheza kugikora bamwe bamu bakavuga ko bagenda basutse hamabuye abandi bakaconona mu gusadagura aho kiba kitameze neza.

Unomunsi ubushikiranganji bw'amagara yabantu bwagendeye amashengero kugira burabe ukuntu bitunganije na cane cane kuvyerekeye isuku bamye bamye bakaba bashimiwe kuko bitwararika cane ubuzu bwasugumwe bakaba babibashimiye cane

Ubuzu bwa sugumwe bw'abagabo bavuga ko buba bunuka cane ,kubera ko bamwe banwa inzoga ,abandi nabo ntibasukeyo amazi iyo bavuyeyo, ariko na cane cane cane ikintu cibonekeza Nuko badasukayo amazi kuko n'abandi baranwa ariko ntibavuga yuko haca hanuka.

Abanyeshure bo kumusaga bakinywe n'abanyeshure bo mu kinanira mu mupira w'amaboko bikaba vyarangiye abo kumusaga batsinze ibitego mirongo umunani kuri cumi vy'abo mu kinanira bakaba bashimye ukungene bari batunganije uwo mukino.

Banyeshure biga mu buraruko n'abandi biga mu buseruko bahujwe n'urukino rw'umupira w'amaboko bakababanganije bose ibitsindo mirongo ibiri kuri mirongo ibiri inyuma yaho baciye barondera aho baja gufatira agatutu aho baganiriye n'interambere ryabo.

Ikena ry'amazi, rirateje impagarara ahantu hahurira abantu benshi, na cane cane mubuzu bwa sugumwe, bamwe bakavuga ko bama kwa muganga, abandi nabo, bakabura n'ukungene bashobora kuhaja kubera ko usanga hacafuye cane gose.

Abarorerezi b'umupira wamaboko wabereye ku kibuga cindege babishimiye kubera baronse n'akaryo kokubona na cane cane ukungene indege ziba zimeze ko bamwe bamwe ari n'iryambere, abo bana bakaba bavugako bashima ubuyobozi bwashoboye kubaha ako karyo.

Hibonekeje abanyagihugu benshi bitabiriye umukino w'abana batarenza imyaka cumi n'itanu, kugira ngo hashobore gutorwa cumi bazoserukira Uburundi mu makungu, bamwe bamwe bakaba babishimye, abandi na bo bakavuga ko hatowe abatari babikwiye.

Umushikiranganji w’amagara y'abantu yagendeye ibitaro kugira ngo barabe ukungene ibikorwa vy'isuku bigenda na canecane mu buzu bwa si ugumwe akaba yavuze ko bozabaravyitwararika na canecane ko baba bafise iruhande yabo abarwayi.

Uno musi hari haramukwe ishure rya mutima mweranda kugira ngo bacagura abanyeshure barushije abandi mu gukina umupira w'amaboko kugira batwagwe muhishira hamwe ry'ugukina iyo mipira bakazasha barungika mu gihugu c'ubudagi bamareyo imisi cumi n'itanu.

Amazi akomeje kwibonekezwa nabi nabi, kubera igihe cici cagereje bakaba basaba ko botunganirizwa, kuko bitera indwara canke abandi bagasa nabi bakabura n'amazi yo gukoresha mungo zabo, kandi bariha amafaranga.

Uno musi umwigisha wo kwinonora imitsi yigishije abana gukina agapira k'amaboko. Ariko na cane cane muko babanza kwiga ivyo, yabanje kubaha amasahani, ariyo bigirako mugutera hejuru, kuko arivyo bibafasha kurangura ico gikorwa.

Ubuyobozi bwishure ryi Muyinga buratabaza uburundi ko bageramiwe cane no kubura amazi kandi abana bakaba bakenera gukoresha ubuzu bwa sugumwe na cane cane gukaraba kuko n'indwara zatanguye kwibonekeza zamacinya na korera.

Mwiyi minsi abigeme baravugako bafashwe n'ingwara zifatira mubihimba vyirondoka bivuye kubuzu bwa sugumwe bicarako babahaye kandi amazi nayo akaba akunda gukama, ayo bazana mundobo nayo ugaca usanga ni makeya nuwuvuyeyo ntagiye asutsemwo amazi.

Herekanywe abanyeshure bazoserukira ishure ryi Gitega mu gukina imipira yamaboko ariko bakavugako boronderererwa umumunyereza abikwiye kuko uwubamenyereza ari umunyeshure nkabo bakaba basaba ko boshobora no kumuriha amafaranga.

Hatunganijwe umukino w'umupira w'amaboko, wegeranya abakanisani bo mugisagara ca Bujumbura, kugira ngo inyuma y'umukino bicarane, bavugane ukuntu boza barakorera hamwe nk'amashirahamwe, gutyo bikabateza imbere n'imiryango yabo.

Abasanzwe baba mugisagara ca gitega umwumwe k'urugo yagiye aratozwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu kugirango bashobore gusanura ibibuga vy'umupira w'amaboko nacanecane ko abana babo muburuhuko bavyifashisha abandi hageze imikino akaba ariho bakinira.

Abapangisha amazui bo mu gisagara ca bujumbura bakomeje kwidoga iyo bahaye na canecane abahungu uko badafata neza ubuzu bwa si ugumwe, kuko benshi usanga iyo bavuze ko ari umwapanze basanga ari batanu bapanze mw'iyonzu.

Umupira w'amaboko wahuje abana bo ku Mutanga n'abo mu Kinanira, abo ku Mutanga bakaba birahiye abo mu Kinanira, ku bitsindo bishika mirongo itanu, kuri mirongo ibiri. Bakaba bavuga ko uwo mukino wobandanya, kuko bamwe bamwe berekana uburyo bwiza bwo gukina.

No musi hatunganijwe umupira w'amaguru w'abahungu batarenze imyaka cumi n'itanu kugira ngo bamwe bamwe basuzumwe urugero rwabo rwo gukinako bakaba batoye cumi kugira ngo bajanwe mu kigo co kwimenyereza na canecane ko hariyo abariko barabagura.

Umupira w'amaboko wahuje abana buyiga ku mashure ya kinanira na musaga musaga ikaba yirahiye kinanira mu kuyitsinda ibitsindo mirongo umunani kuri mirongo ibiri bakaba bashima batunganije izo nkino na canecane kuho ba co babonamwo abafise impano.

Uno musi abanyeshure b'abahungu bashika cumi bahanywe, kubera ari bo bari bategereje kubuja gukora ubuzu bwa sugumwe bakaba bavuga ko ni wabo batigeze bakora ivyo bikorwa batoza kubikora ku mashure bakibagira ko ata bakozi bababazaniye.

Mashuri afise inzuz'uburaro aratabaza igisagara ca bujumbura ababijejwe ko bobahe amazi, kubera babangamiwe n'umunuko baba bafise abanyeshuri benshi bifashisha ubwo buza ubwa si ugumwe, ariko amazi akababana makeya cane rwose.

Umukino wahuje intamba mu rugamba z'abagore n'intamba mu rugamba z'abagabo warangiye bamwe bafise ibitsindo mirongo umunani vy'abagabo kuri mirongo irindwi vy' abagore, ariko ivyo bikaba vyabashimishije abagore, kubera ko babonye ko na bo bafise ubuhinga.

Abakuru b'imitumba barubatse amazu baza barakoreramwo bakaba babifashijwe n'abanyagihugu bagiye baratanga uburyo bakaba baraguze n'ibintu bishobora kubafashako hasa neza na canecane ibikoresho vyo gukoropa.

Ubuzu bwa sugumwe buri ku mashure mato mato y'i Makamba, burabangamiye abanyagihugu baba iruhande, bakaba basaba ko boza barapompaho imiti canke bakahakorera isuku rikwiye. Bamwe bamwe bakavuga y'uko ari impamvu y'amazi abura.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kw'ishure ritoya rya kinama rikomeje gutera imbere, kubera ko ryahaye abamwe bamwe mu basanzwe bahaba uburenganzira bwo kuza baraza kuhakinira, hakaba havuka impano zitandukanye bamwe bamwe bakaba batanguye kubaronderera imigwi ija kubakinisha.

Ubuzu bwasugumwe buri mu mabohero burateye agahinda kuko imiryango imwe imwe yagiye iravuganurika bakaba batisanzura mukwinjiramwo, barasaba abasanzwe bakora ivyo bintu kugirango baze gufasha abo bantu.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu batunganije umukino hagati y'abakobwa n'abahungu bakaba batsindanye ibitindo mirongo ibiri kuri cumi vy'abakobwa bakaba bashima ngene hazaharatunganywa ibintu bishasha bigatuma abana bumva bamerewe neza.

Uburaro bw'ishure mutima mweranda ry'igitega burabangamiwe n'ukungene impome ziguma zibomagurika nacanecane iyobaryamye bagira ubwoba ko bahava bagirwako n'ibibazo. Bagasaba ko bobikora hakiri kare ntihagire umunyeshure ahapfira.

Abanyeshure bamwe bamwe bari mugikorwa co kwinonora imitsi batanze iciyumviro cuko hoza haratunganywa imikino ihuza abahungu n'abakobwa kugirango bamwe bamwe berekane ubuhinga bwabo, bakaba bashimye iyo ngingo umukino ukurikira ukaba uzoba kuwa gatanu.

Umukino w'amaboko ahuje intamba mu rugamba z'abakuze n'izo abana waje kurorerwa n'abanyagihugu benshi bakaba bashimye kungene bariko barafashanye hagati yabo kugira bakuze impano abaje kurorera bakaba batashe bahimbawe cane n'umukino wabaye.

Abanyeshuri biga ivyo ubuganga barashima ingingo bahawe yo kuzabaraza kwiga nacanecane ku migoroba bagasubiramwo ivyirwa baba bahawe barashima ukungene babitunganije, kandi hariho ukungene bafashanya.

Haribonekeza icikagurika ry'amatara mu bibanza bimwe bimwe bigize igisagara ca bujumbura, nacane cane ko bimwe vyica ibikorwa baba bariko barakora, nko gukora imiti canke gusohora impapuro, canke kwandika bakaba basaba ko butunganirizwa.

Hashikirijwe ikibanza abanyeshure biga ivyo ubuganga bazoza baratunganirizamwo ivyerekeye imiti canke kugrondera ingwara n'imiti ikama rero bamwe bamwe bakaba bashima banasaba ko bokongererezwa intebe zo kwicarako.

Abanyeshure bo kw’ishure ry’i Mutoyi, bigishijwe ukungene bokwirinda ingwara y’agasama; bakaba bakoresheje amatomati kugira ngo babereke ukungene igenda irandukira biciye mu mihana imwe imwe.

Abanyeshure b' abaganga barasabwa ko boza baratunganya neza ibibanza bakoreramwo, na cane cane ko hakeye isuku ryinshi. Intebe bagasiga bazipanze ntibazisige hirya no hino. Ivyo baba nakoresheje navyo bakavyoza, bigasa neza.

Hakomezwe kuboneka ibura y'imiti yibitungwa bakaba bavugako biva kwiduga ry'ibiciro ryo kumasoka mpuzamakungu ngo bakabura ingene baza kubirangura bagasaba KO reta yoza iraborohereza mugihe iyomiti yinjiye ikarihishwa amakori mato

ikibanza gihingurigwamo ivyo gufungura naho babitekerera cahawe ifashanyo y'intebe zo kwicarako kuko bamwe bamwe baribavugako baribatanguye kugwara imitsi yamaguru umwanya mumuni bibatwara bahagaze bakaba bashama KO bakomeze kwitwararikwa

Abana bari muburuhuko, bakomejwe guhamagarwa n'ishirahamwe Kaze Nawe, kugira ngo bakomeze kwiga ivyo umwaka uza uzogenda. Bamwe bamwe bakaba bavuga ko babishima kubera ko bataguma baja gukina umupira canke gusamara.

Intsinga zidashinze neza zahatswe kwiha ibara, mu gihe abanyeshure bo mu gihugu bari bagiye kwerekana uburyo batoyemwo bwo kwiga n'ingoga. Bamwe bamwe bakaba bavuga ko boza bararaba imbere y'uko binjira, na cane cane ko hotunganywa abantu babikurikirana.

Habonetse uburyo bushasha bwogutegura ibiterwa ,mukurindira ko bijanwa mumirima, ivyo bakaba bavyifashishije, n'umunyeshure umwe yahoze yiga mumashure yo hanze, akaba yagarutse mugufasha abandi mukubereka ubwo buhinga.

Abanyeshure bari mu buruhuko, barahamagawe kugira ngo bigishwe, bataguma mu kuyerera canke mu gukina agapira. Bakaba bashima ukungene hatunganijwe izo nyigisho, kuko birabungura ubwenge bifatanije n'ivyo baba bahawe mu mashure.

Ishure ry'ubuvuzi ry'igitega ryaronkejwe ibibanza aho bazoza barigira mu gihe co kuvanga imiti canke ibindi bikoresho bidashobora kuja mu bantu, bakaba bashima kubera abavuga yuko ko ivyo vyashobotse, kuko bafatanye mu nda bararondera uburyo bwo kuhubaka.

Abaganga baridogako ubuhuye bataronka ukwo bakora akazi kabo kubera abimenyereza aribenshi, ariko bakavugati nabo bataje kwimenyereza akazi kogenda gute nibamara kukaronka, bakaba basaba gutunganirizwa kugirango abanyagihugu ntibagwe mu mporero.

Abanyeshure bari mu gisata c'ubuganga, barashimira umuganga yaje kubafasha unomunsi kuko kenshi bahabwa imboroko gusa badashoboye kuja kuraba ukwo bikogwa bigaherera ngaho, ubuhuye bamwe bamwe bakaba batanguye kuja bararondera ubuzu.

Abanyagihugu barasaba gutunganirizwa n'ingoga kuko iyo bagiye kwa muganga haba hari abaremvye, abaganga nabo bakabirengagiza. Ariko nabo bavuga ko ataribo kuko baba ari bakeya. Iyo hagiye rero ababafasha nabo ngo ntibabakira neza, bakanka kubereka ivyo bakora.

Abanyeshure biga igisata c'ubuganga barafise impungenge ko aho baja kwigira haba har'ibintu vyotuma bamererwa nabi ariko ntibahabwe imyambaro yo kwambara. Barasaba ishure kwitunganya ko boza barabaha iyomyambaro.

Ifashanyo zahawe abakuru b'imitumba kugira ngo bubake aho baza barakorera amanama bamwe bamwe barabivyaje umusaruro n'ingoga, kubera baciebagura ibikoresho bitarazimba abandi bakavuga ko batashoboye kukwiza, kubera basanze biri hejuru cane.

Abanyeshure bari mu gisata c'ubuganga, bakomeje gushimira ubuyobozi bwabo ingene bitwararika kubazanira ibikoresho, bigatuma batyo bafata ingingo zibereye mu kugirango bashobore kuba bononosora ivyigwa bagiye kwiga.

Abanyeshure baba ganga, bigiramwo mu kuvanga imiti y'amazi canke n'iyitariyamazi, bakomeje kugenda badasize ibikoresho ukungene vyari bipanze, ivyo biribonekeza ko batariko barakoresha neza ubutumwa bahawe n'igihugu bwo kugira isuku.

Imashini indwi nizo zashoboye kuboneka, zatowe aho zari zibwe n'abakozi bahakorera kw'ishure rya Kinyinya, bamwe bamwe bakavuga ko baje mw'ijoro barabomora. Ubuyobozi bukaba bushimira abajejwe umutekano babafashije kubarondera.

abanyeshure biga mw'ishure ryubushakashatsi bwo mu kinindo baronse umwe aza kubigisha uburyo bwokuvanga imiti nukungene ishobora kwica iyindi igakiza bakaba bashima ingene bamye bamye bashoboye kwitunganya no kuronswa akazi

Umunyeshure nshimire imana akomeje gutangaza abanyeshure abarimu n'abarezi ingene afise ubuhinga avangamwo imiti, ivyo bikaba bitaribimenyerewe bamubajije avuga ko yavyisanzemwo, ariko na canecane ko yakuze akunda kuvangavanga utuntu.

Umunyeshure yagiye kunonosora icigwa c'ubuhinga. Uno musi yaje yerekana ivyo yashoboye kwiga n'ukungene bikorwa. Bamwe bakaba batangaye ukungene baba babizi ariko bakaba batazi ukungene bashobora gushakisha ubwo buryo.

Ku bitaro vya Reta, haribonekeza abanyeshure bagenda kwimenyereza kuvura, ariko ikibabaje ni uko ari bo bonyene usanga bariko barafata amaraso, ata muntu akuze muri bo ariko arabaraba, ko babikora neza.

Uno musi abanyeshure bagiye kwimenyereza kw'ivuriro ritoya ry'i Muyinga, bahawe akaryo ko kwerekana uburyo bamenyemwo umuti uvura inkorora. Umwarimu yavyakiriye aranabisuzuma, aravuga ko yatangajwe n'ubwo bwenge bw'abo banyeshure.

Ibiro vya ko mine ntahangwa birasaba ububiko na canecane ko boterereza abanyagihugu bakegeranya uburyo niubwo wumwe wese yotanga aya shaka kugira ngo bashobore kuronka aho babika impapuro n'ibikoresho baba bakoresheje.

Ibibanza vyubatswe vyo kubikamwo ibitabo nacanecane ivyogusoma bavugako kidakwiye kuberako bimwe bimwe bibura aho bija ahandi ugasanga bipanze nabi. Ariko baciye bavuga ko bazorondera umukozi azoza arabitunganya neza kugira hagume hasa neza.

Ibikoresho vyigishwa abana bo mumashure atangura baravuga yuko ar'ivya kera kandi ubuye hakaba harih'ubuhinga bushasha bovyigirako kugira banabitahure. Bimwe biri mundimi ziremereye ibindi navyo ntibibakunda ko babifata k'umutwe.

Abanyeshuri bakoresha ibikoresho nyabwonko barasaba ko bokongererezwa, kubera hari kimwe gusa kw'ishure abanyeshuri bikaca bisaba ko barundana canke hakazira haragenda umwumwe umwaka ukarinda uhera ico cirwa kitaraheza ku ciga.

Ishira hamwe nuze nawe uno musi ryatanze ibikoresha abakobwa bakoresha bari mu butinyanka bakaba bavuga ko bashimishijwe n'iyo ngingo n'ukungene bahawe izo fashanyo, kuko bamwe bataronka ukungene babugura canke ugasanga vyazimvye ku masoko.

Abanyeshure barashimira uburongozi bwashizeho bwo kubatunganiriza ikibanza co kusomamwo ibitabo no kwiyungungira ubwenge bamwe abamwe bakavuga bati ko boterera kugira ngo haboneke intebe nyinshi, kuko benshi ntibaronkaho bicara.

Umukuru w’igisagara ca Bujumbura, yatanze itegeko ryo kubomora ibibanza vyagiye birubakwa ahadakwiye kwubakwa n’abandi bagiye bariyongererako ku vyo baribahawe. Bakaba basaba kubikora vuba bwango.

Mashini nyabwomu zahawe abana bo mu mashure matomu matona yisumbuye mu burundi bwose ngo buriko birafasha abo bana mu gutahurana canecane ivyo vyigwa bahora bumva ku bandi biga mu mashure y'abigenga bakaba bishima.

Ubusuma bwabereye kw'ishure rya mutangara bamwe bamwe bagiriza ko ari abanyagihugu baba iruhande, kubera ko abana bahiga ari batoba to batoshobora kwiba, ariko bakavuga ko harimwo ababafashije kugira ngo bashobore kuja kubomagura.

Abanyeshure barashima ingene bateguwe hakiri kare, ku bibazo bigiye kuba, na cane cane n’iminsi batazoza baratonda; kubera ntivyahora bihaba, baza bagasanga barakora, iyindi minsi bariga; bakaba babishima.

Ikibuga camusaga bariko barakirangiza kugikora na canecane ko imifurege imwe imwe batanguye kwisukanwo amabuye n'umusenyi bakaba basaba abanyagihugu baronseakanya ko boza baraja kubafasha.

Imvura ivanze n' umuyaga yarononye ibikoresho vyinshi vy' ishure, na cane cane ko twashoboye kubomora amadirisha, ariko bamwe bamwe bavuga yuko ayo madirisha yabomotse Kubera ko yubatswe nabi. Bakaba basaba ko boza bararaba ingene bakora ivyo ishure riba rikeneye.

Abanyeshure ku musi wa gatanu baragumutse bava mu mashure biruka, kubera ko baribumvise ibisasu nyuma y'ishure ryabo, ariko abarimu bakaguma bababwira bagume mw'ishure ntihagire uwukomereka canke ngo hagire ikibahitana bakaba baciye basubira mu mashure.

Amashure y'i Mabayi, yararonkejwe intebe zose zo mu masomero, kugira ngo abana bige bamerewe neza; na cane cane ko bamwe bahora biga bicaye ku mabuye, abandi bakiga bicaye hasi, bigatuma batoroherwa.

Hatanzwe ikiranga misi c'ukungene ibibazo vya leta bizogenda bakaba bazobiheza mu ndwiza bamwe bamwe bakaba batashe abandi na bo baguma ku mashure bitegurira ivyo bibazo bakaba babishima rwose.

Intebe zavunaguritse zirasabwa gusubirizwa vuba bwango, kugirango zidateza isanganya abana basanzwe bazigiramwo. Bamwe bamwe bakavuga ko bataha umutima wabavuyemwo kubera zinyiganyiga cane.

Ivirwa c'ibiharuro kirahurumbirwa cane n'abana bo muri leta kuberako ari vyo bashobora gutahura cane indima ngo zirabagora kuberako n'abarimu babafasha bibagora na bo bakaba basabakoboza baratunganirizwa ivyirwa kugira ngo bashobore kubitahura.

Intebe mirongo itanu zarizavunitse, zarasubirijwe n’izindi zazanywe n’umushikiranganji wo kwubaka, imibano na kaminuza. Bakaba bashima ukungene akomeje kwitwararika abana bato bato, na cane cane mu mashure.

Amashure yo muntara ya karusi amw'amwe yakoze inzitiro z'itsinga, ariko bibasabwa gukoresha iy'amabuye kugira ngo amasomero ,hamwe no gutanga indero nziza kubana bataguma basamara.

Uno musi abanyeshure barungitswe ngo batahe, kubera ko ata mwigisha n'umwe yashoboye gutonda bakaba bashatse ngo babongerereze agashahara bamaze igihe bemerewe batigeze baronswa bakaba basabako botunganirizwa.

Haratanzwe itegeko yuko umunyeshure wese aza arazana ingawa zitanu zitanu, ariko ivyo navyo bikavugwa ko bariko bararenganywa, kuko ari ubuyobozi bw'ishuri bwari bukwiye gutunganya ,ukungene ingwa zo kwandika zironkwa.

Akavura karanze umno musi mu gatondo bamwe bamwe bakaba bishima, ariko bukabujije abanyeshure gutonda ku mashure, kubera kahise isa zitanu zo mu gatondo bakaba bavuga ko bozabaragura imitaka kugera bashobore gutonda.

Basanze uruzitiro rw'amashure rwasambuwe bakabavuga ko ari umu kecuru aba iruhande y'iryo shure yakuyeho ngo inkwi zo gucana akaba avuga ko bamurengereye bakaja kubaka mu kibanza ciwe ahubwo bobisituran'ingoga.

Abana bagendana ubumuga bwo kutumva baravuga ko batosubira kuza barabavugako ari ubumuga, kuko benshi baba bafise impano zihishije badashobora kuba bomenya bakaba bavuga ko boza barabareka bakaja mu mashure y'abandi bana badafise ubwo bumuga.

ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe hagati mu masomero kirateje impagarara kubera ko mu gukina bamwe bamwe bose bashaka ko bojamwo ariko bakavuga ko boza bariga gukuranwa kuko bitokunda ko abanyeshure bahaherera.

Uwahawe isoko ryo kubaka ibibambazi biri iruhande Yaho abana bakinira , arasabwa kunyaragasa kuhasubiramwo kubera ko hatanguye kubomagurika, kugira ngo hakingigwe abana ntibazohave bavunagurika.

Intebe amajana atanu ni zo zatanzwe ku mashure yose yo mu Burundi, akaba ari umurwizatunga umwe atashimye kwivuga izina yatanze iyo ntererano. Bakaba bashima ico gikorwa ko, atari leta gusa igifashe mu mugongo, ariko hari n’abanyagihugu bavyitwararitse.

Amashure mato mato y’Uburundi, yarahawe imfashanyo z’ibitabo abana bashobora kwigiramwo, narirya ko amashure amwe amwe atavyo yarafise kubera ubukene. Hakaba habonetse abagwizatunga batanu bashira hamwe uburyo, bagatanga ibitabo bigera ku majana atandatu.

Indimi mvamahanga ziragora abana biga mu mashure ya leta na canecane ko bavuga ko babihabwa n'abarimu na bo bataba bararonse ingene bavyiga bakaba basaba ko amashure yorondera abantu baba bimenyereye na canecane babizi.

Ibikorwa vya nyuma biriko biraherahezwa kw’ibarabara ryakozwe n’ishengero katorike ry’i Muyinga. Bakaba babashimira kubera ko bakoze igikorwa kininiya cane cari carananiye abandi; bakavuga ko n’abakirisu baterereye amafaranga atari make.

Abanyeshure baridogera abarimouko bamaze imisi baza bakabaha ivyo gukora hama bakaca bamara umwanya basohotse bakaguma ku materefone, ariko na bo ntibabitwararike ugasanga ivyigwa biriko birateba.

Abanyeshuri bo kw'ishure rito yaryamusinzira barasaba ko boronswa amatara, kubera ko imbere ku kibugu hatabona bamwe bamwe bakaba bagwaye amaso abandi na bo n'ubwo bataba bayagwaye bitabakundira kubona.

Haregeranijwe amafaranga ashika ku bihumbi amajana atanu yavuye mu ntererano y'amashuri abavyeyi nabo begeranya ayashika imiriyoni zitanu kugira bashobore gusanura amashuri amwamwe yagize ingorane igihe harwa imvura.

Ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura burasaba abanyagihugu bagiye barubaka ahegereye amabarabara canke ibibanza vyo kugamamwo ko bobikuraho n'ingoga hatarafatwa izindi ngingo, kandi bazoca babaca n'amande.

Ibikorwa vyanyuma biriko birarangira, mugihe bavuga yuko vyatevye bamwe bamwe, ariko barashima ukungene inyubako bari basavye bazibubakiye, na cane cane ko ibikuta ubu bisize amarangi meza cane gose.

abana bo mu mashure ya Reta barasaba ko bohabwa imashine nyabwonko zibafasha gukora mu buhinga bwa none, Kuko n'ibiharuro Ubu urashobora kuba wabikoreshamwo kugira ngo bashobore gutahura ivyo batari bwigere babona

Ishure rikuru ry’i Mwaro riratanga itangazo ry’uko abantu bose bahize canke ababanyi b’aho, boza mu munsi mukuru wo kwibuka ivuka ry’iryo somero. Bakava bavuga ko umwe wese yoza yitwaje ico azonywa n’ico azofungura.

Uno musi ihinjiye abana batanu bonyene mw'ishure abandi ngo ntibashoboye kuza, kubera ko umwarimu aguma bakubita na canecane atabumviriza n'ukubarya umutima bakaba basaba ko ubuyobozi bwo kwitaho ico kibazo.

Ububati bwo kubikamwo ibikoresho vy'abarimu bavuga ko ari butobuto bakoresheje, kubera ko amafaranga bari batanze ari ubwo ububati bunini bakaba basaba ko bobahindurira canke bagasubiza amafaranga.

Abanyeshuri bo kw'ishure rito yaryamusizira basabwe ko bazaza baragenda batwaye ububido bw'amazi kugira ngo baronke ayo kuza barakoresha mu buzu bwa si ugumwe ayandi na yo bahesuke mu mashure, kubera ko bamaze igihe ata mazi baronka.

Uno musi ni ho harangire ibikorwa vyanyuma vyo kubaka amashuri ageretse, ariko 'ishuri ry'umuco mu kibenga bakabavuga ko babishimye ko abantu batazosubira kwiga bagundanye na canecane ko iyo hashushe bamwe bamwe bagire ibibazo vyo guhema.

Imashini nyabwonko zigera ku majana atandatu, ni zo zahawe abana biga mu mashure ya leta, kugira ngo banonosore ivyigwa bimwe bimwe, na cane cane ko iyo bageze mu mashure yisumbuye, usanga atavyo baba bamenyereye.

Ikibanza co gusomeramwo ibitabo, gikomeje kuba gitoya, kubera abahurumbira ico kibanza ari benshi; bakaba basaba ko umwe wese yoza arizanira intebe yo kwicarako, canke bakarondera ukungene bobikora, bakaja gusomera mu mashure yabo.

Mw’isomero ry’ubuhinga bwa kaminuza y’Uburundi, basanze intebe zishika kuri zitandatu zanyurujwe, bakaba bariko bagira amatohoza kugira bashobore kumenya umuntu yashoboye kuzisohokana; ariko abazamu ntaco bashoboye kubivugako, kuko bavuga ko aribo biyugariye.

Bamaze ikiringo c'umwaka n'amezi abiri ata n'ima ry'amazi babonye ku mashure matomato y'i Muyinga bikaba vyatumwe n'umuringoti uyatwara wamenetse baca baranka kuwukoresha ngo mpaka ababijejwe bagiye n'amahera yatojwe ntibazi iyo ageze

Abanyeshuri biga ivyo kubaza barasavye ubuyobozi ko bwo baha intebe zavunaguritse bakazihinguramo ibindi bikorwa na canecane ubutewe butoya izindi na zo bakazikuramwo imbaho kugira ngo bashobore kuja kuzidandaza.

Barasabwa kuja gutora ibiti basize mu kibuga c’umupira w’amaguru, abantu bariko barakura imicafu kw’ishure ritoya rya Musinzira; bakaba bavuga ko bibabangamira, na cane cane ko bikomeretsa abana mu gihe baba bariko barakina.

Ikibuga kiriko kiraherahezwa ca Musinzira. Kizoza kirahurirako abanyeshure kugira ngo bakine imikino ibahuza. Bakaba bashimira ishirahamwe ryabitunganije, ndetse riratanga n',intererano yo kwubaka aho bakinira.

Abanyeshuri bo kw'ishure ritoya ry'imuyinga bafashe bamwe bamwe baregeranya uburyo bafise kugira bashobore guterera ishure kugira bubake ibiro vy'iyo shure hamwe, naho bahora baca hatanguye kubomagurika bakaba bavyishimiye.

Abavyayi bafise abana bo mu mashure ya leta baridoga canecane ko baburagiza abana babo rimwe bagasanga amashure arugaye aha ndi aruguruye, kandi ko babaha abarimo bataba babinonosoye ugasanga n'abana babo nta bwenge bagira.

Intebe zimwe zimwe zo kw’ishure rya Musinzira, zatanguye kubungwa, izindi nazo ziravunagurika, kubera ko ivyo baribumvikanye n’abazikoze atariko babikoze; barasaba ko boza bakabatunganiriza kugira ngo abanyeshure boroherezwe.

Hari umwarimu, iyo abanyeshure batashe, aca abahamagara bakagenda bamutwaje ibintu vyiwe . Abanyeshure bakaba bavyiyamiriza ndetse n' abavyeyi babo, ko uwo mwarimu yoreka ivyo bintu, canke bakamwitwarira hejuru.

Haratanzwe imfashanyo z'intebe n'imeza, ariko ngo ntizashoboye gukwira, kubera aho baja gusomera ibitabo hagendaho abantu benshi gusoma bakabbavuga ko bokwiyungunganya ukunwene bashobora kurondera intebe zabo bwite.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatandatu, bitunganije umwe wese arazana amafaranga ashika ku gihumbihumbi, kugirango bashobore gusiga intebe bicarako hamwe n' inkuta z' amashure, no hejuru bahasige. Bakaba begeranije amafaranga agera ku bihumbi amajana atandatu.

abantu bivye amadirisha n' ibiyo vyo kw' ishure rya Musinzira, bishikanye unomunsi Ku biro vya komine bavuga ko imitima yabanse, kubera ico gikorwa kibi bakoze. Bakaba bavuga ko bazoriha nivyo bari bamaze kugurisha.

Aho batekera ivyo gufungura vy’abanyeshure, bavuga ko harangwa n’isuku rike, na cane cane ko ata madirisha ahari ngo imyotsi ikomeze kuhaca. Bakaba bavuga ko abakozi bagerageza ivyo bashoboye, ariko ko hari aho bananirwa.

Imvura iranzwe n' igihuhusi niyo yibonekeje Ku munsi wa gatanu mw' ijoro, bakaba baciye basanga z'amashure amwe amwe yabomotse n' amabati akaguruka. Uno munsi rero twasanze bahasize, n' amabati yari yagurutse bayasizeko.

Ishirahamwe ryo mu budagi ryaratoye amashure ashika kuri birongo umunani, amashure hisunzweko haba hari na yandi yegereye kugira ngo bashobore kububakira ibibuga vy'imipira y'amaguru n'amaboko, bakaba bashima iyo mfashanyo.

Abarimu barasaba abavyeyi kuja barasubirishamwo abana babo iyo batashe ku mugoroba, kubera ko icirwa c'ibiharuro kenshi kibananira, kuko babataba baronse akanya gakwiyeko kucika neza, bagasaba kandi ko abana boza baravyumvira.

Imvura yaguye mwiki gitondo kw'ishure nshingiro ry'igitega yahunguruye ibihome bikaba bisa nabi bakaba bavuga yuko bokwegeranya amafaranga kugira ngo bashobore gusiga amashure yabo ashobore gutera igomwe.

Ikigwati cubatswe mu ntara yarutana abanyagihugu bagasabwa kuja kuko ibamwo ubwa mbere bari baravya nse, ariko ubuye bamaze kuja wo barabishima cane, kuko abana basanze begereye amashure abandi bakaronka amazi n'amatara bitagoranye.

Uwu musi ni ho umwaka w'ishure watangura aho bibonekeje abanyeshure bakeya bashoboye gutonda bamwe bamwe bakavuga ko bazozabaraza indw iheze, kubera ko babuze ikibunguruza kiba bashikana, kuko benshi bava mu ntara.

Hari ikinogo gikomeje kwiha inkumbi na canecane abantu bagira mu muvuduko munini yiya w'imodoka bakaba bausabako bocubakira basi hagatuma haba ihuriro ry'amabarabara, kuko imuduga myinshi ramaze ku hononekara, ndetse n'abantu bakakirwamwo.

Ubuyobozi bw'indero bwaronse aabanyeshure benshi bigaca bituma bamye bamye babura aho bicara ariko baciye baronka umugira neza yiyemeza gutanga intebe ijana jana kumashure ubu barashima bamye bamye biga neza bicaye

hari umwigisha akomeje gukoresha ibikorwa bitari ivyishure abana aho batashe bamye bamye ivyo yasumye ariwe abibaha kugirango babitahane mungo ziwe ivyo bikaba vyiyamirizwa nabajejwe umutekano na cane cane abavyeyi babo bana

Abavyeyi barereye k'umashure shingiro y'Igitega, bariyemeje ko kumwaka kumwaka hariho mafaranga bazoza baratanga, kugirango mashure y'abana babo bigako, bagende barayasanura ,ntagume agenda arononekara.

Hari ivyigwa vyari bisanzwe bizwi ko vyigishwa imisi yose ariko uno musi hatanzwe ikiranga misi c'imisi bazoza bariga ivyerekeye urukundo, ukungene bokwigenza kw'ishure, na canecane ibintu bitegerezwa ko umuntu aba afise muri we kugira abe umuntu muzima.

Ishure ry'Igitega ryo kumushasha rikomeje kwigarurira imitima, y'abanyagihugu ndetse n'abandi, kubera ko riguma ritwara ihiganwa ryose ry'imipira y'amaguru niry'amaboko, unomusi abakobwa akaba ariko batahanye igikombe.

Inyuma yimyaka cumi n'itanu abanyeshure bahoze biga kwishure rikuru rya Mutoyi bahagarutse kugirango batunganye ibikorwa bimwe bimwe vyari bisigaye kugirango iryo shure rise neza, bakaba baguze amagufuri barabashirirako n'imiryango.

Ibiro bikuru vyo kumutumba wa Gasenyi uno munsi niho baheraheza ibikorwa vyanyuma bikaba bitegekanijwe ko mundwi iza ariho bazovyinjira, bakaba basaba banyagihugu ko bazoza bubashigikira na cane cane babone akamaro bagize mu gihugu.

Abanyeshure bakomeje gusaba ubuyobozi kubakorera ubuzu bwa sugumwe kuberako kenshi bunuka batazi impamvu, bakaba bagerageza gukora isuku ariko bakavuga kandi ko hariho imiti boshobora kuza barabagurira bagashobora kuza barashira mw'ubwo buzu bwa sugumwe.

Abantu bahawe ibiraka vyogusiga ibibambazi vyamashure barakoze ivyo bashobora ariko ubuyobozi bukaba buvugako butasize neza ivyo baba bavuganye, kuko iyo imvura iguye ayo mabara baba bashizeko acavako yose.

Abana babonetse bicaye imbere y'amashure kw'ishure Nshingiro ry'i Gitega, nibo bagirijwe ko bivye ibiyo vy'amadirisha vyabuzwe, ariko nabo bakavuga ko haje abagabo batanu barababoha, bagenda babitwaye baca babasiga ngaho.

Abanyagihugu bakomeje gucibwa ibihano n'abajejwe umutekano, kubera baguma baca hagati mu miduga, kandi barabubakiye ikiraro kiduga hejuru. Bamwe bakavuga ko baba bamerewe nabi, ico iraro ari kirekire, abandi nabo bagasanga bavyibagiye.

Hatanzwe ikirangamisi co gukorerako ibibazo vy'ibiharuro, kugira ngo abana bashobore kwitegura neza, nyaburya mu bica biheze ko vyagiye bibananira. Uwu mwaka rero, umwarimu yaciye afata ingingo y'uko abateguza hakiri kare.

Haratanzwe amafaranga ashika ibihumbi amajana atanu bwo gukoresha akabati ko kubikamwo ibikoresho vyabanyeshure kuberako iyo batashe imvura yaguye bashika vyononekaye, ariko uwo bahaye ico kiraka aca azana akantu badashobora n'abanyeshure babiri kubikamwo.

Indimi mvamakungu zikomeje kunaniza abana biga mu mashure ya reta gutyo hakaba hatowe uburyo bwo kwiga bacapa, ivyo bikaba bifasha abo bana gutahura na cane cane ko ubuye bamwe bamwe batanguye kuza baramenya izo ndimi.

Unomusi abana bo m'uwagatanu bigishijwe gusoma amasaha m'ururimi rw'amahanga kubera kuva m'uwambere gushika m'uwagatanu baba biga mukirundi gusa. Bakaba basaba kw'icocigwa cohera m'umwaka wambere kuko benshi bagera mumashure yisumbuye bikibagora.

Uno munsi, hamanitswe ivyapa ku mashure, vy'ukungene abana batavuga uburyo bakoresha. Bose bagasabwa kuziga izo ndimi, kugira ngo bashobore kuza baraganira nabo, nacane cane bafashanye mubintu vy'imisi yose.

Ibikorwa biriko birarangira ku mugambi wo kubaka ahantu abana bakinirana canecane imipira y'amaguru n'i y'amaboko bamwe bamwe bakaba bashima iyo ngingo yafashwe, kuko bifasha abana kutajahanze gukiniraho canke ngo bagire isanganya mu mabarabara.

Ubuzu bwa sugumwe bufise imiryango iraba mubanyagihugu, burateje impagarara abanyagihugu, kubera ko buranuka, nta miti bakoresha mukuhapompa canke ngo bahakorere isuku rikwiye, bakaba basaba ubuyobozi gufata ingingo zihuta kuko burababangamira.

Uno munsi hasabwe gukurwa imyanda yose mu mashure mato mato n'ayisumbuye , kugira ngo abana babereke ko bakwiye kuza barakora isuku aho baciye hose. Bakaba basanze harimwo intebe zimyaze imyaka zaravunaguritse, batigeze bakuraho.

Abanyeshure barafashe baregeranya amafaranga ashika ibihumbi mirongo itandatu kugira bashobore gusiga intebe zabo, kuko zari zatanguye kugwa ifira izindi ngese, ariko baca bavuga ko basize nkeya ngo izindi bazozisiga hanyuma bakaba basaba ko bo butunganiriza.

Haratanzwe ikiraka co gukora ububati bwo kubikamwo ibikoresho vy'abarimo, ndetse n'ibitabo vyo gusoma mu mashure, ariko uwahawe ico gikorwa akabayazanye ivyo batari bavuganye bakamusaba kuza gutora ibintu vyiwe kugira ngo abaha ivyo bavuganye.

Hariho abantu bagiye bariha uburenganzira bwo kubaka mu bibanza vyiratiro i Bujumbura bakaba basabwa kubomora ivyo bintu bitarenze mu minsi itatu batabikoze bazotwara abajejwe umutekano kandi bakazoca bariha n'amakori arenze.

Abanyeshure barahiye bararengwa ko batazosubira kuja kurima canke ngo batere. Hari n'aho aribo bazana amase kugira ngo bashobore gutera ibiterwa. Hageze kwimburwa, hagufata ivyo bidandazwa ngo babidandaze kugira ngo bisarurire ishure, abarimu nibo baca bavyitwarira.

Nk'uko vyari vyasabwe n'abanyeshure mu gihe hatangwa ifashanyo ryo gusubiramwo amasomero yabo, kandi na bo bakaba barashoboye guterera amafaranga atari make bari basabwe ko bobasigira ibara ry'umuhondo n'irindi ry'urwatsi bakaba babishimye, kubera vyubahirijwe.

Ku mashure harabonetse imfashanyo zo kuza baratekera abana kugira ngo ntibashobore kuza baratahamuhira ngo bashike badafungura ivyo abavyeyi bakaba babishima kuberako abana rimwe rimwe bahora babura uko bafungura, ariko ubuye nta kibazo bibatera.

Unomusi habaye imisi mikuru yo gusozera amashure aho abana barose akaryo ko kwinezereza nacanecane kuririmba indirimbo zabo. Bakaba baryohewe cane kubera ryari iryambere abana bo m'uwambere bifatanije n'abandi mw'ico gikorwa.

Uno musi abanyeshure bize kw'ishure rikuru rya Mpimba, bariyegeranije baratanga imfashanyo y'ibitabo zigera ku majana atanu, kugirango umunyeshure wese aronke igitabo ashobora gutahana kugira yige ari muhira.

Yozi bw'intara ya gitega burasaba ifashanyu kugira ngo ikibazaratiro cayo gikomeze kwitwararika, kuko ubuuye n'amafaranga bahora bikorako bayasakarishije amabati yariyaguruwe n'imvura bakaba bashimiye abantu bose bazokwumva ko kamo.

ishure shingiro ryigitega rirasaba imfashanyo z'intebe kuberako izo bari bafise zimwe zimwe zaravunitse Izindi ziravungagurika nagafashanyo bashôboye gukura mubavyeyi n'abana katashoboye gukwira ngo bakwize intebe zikwira ishure ryose .

Urugendo shure rwatunganijwe n'abanyeshure biga ku mashure y'abigenga baragendeye amashure ya Leta ari mugisagara ca Bujumbura kugira barabe ukungene babayeho. Bakaba bashimira cane abarimu babo ingene basanzwe babitwararika.

Muri bwa busanduka ubwegeranywa hari avuyemwo amafaranga ashika ihumba amajana atanu mu kwezi kumwe bakaba bace bagenda baragura ibikoresho vyo gushiramwo imyanda gutyo amashuri akaguma asa neza, kandi hiyubashe.

Abatwara imiduga barasabwa kugendera ku murindi mutoya na cane cane ko hariho ikinogo cabomotse cahora kiri mwibarabara rihuza Kirundo na Muyinga bakaba bavugako boza baratanaga na bonyene amafaranga kugirango hasanugwe.

Uno musi ni ho hashikirizwa ukungene abarimubigisha na canecane ko umuyobozi agenda yitwaje abantu kugira rabe abarimuyahaye akazi uko bakora akaba yashimiye bamwe bamwe ko bigisha mu buryo bwiza.

Abayobozi batwara amashure mato mato n'ayisumbuye, bo mu gisagara ca Bujumbura, bahuriye kw'ihuriro rikuru ry'igisagara ca Bujumbura, kugira ngo bashikirizwe inshingano nshasha bazogenderako uyu mwaka. Na cane cane ko igihe c'amashure kigiye guhera.

Ibitaro vy'umwizero biri mungagara y'indwi birateje umubano mubi hagati y'abanyagihugu n'abaho kuberako ubuzu bwasugwumwe batabukorera isuku bugaca buza burasa nabi ahandi bukanukira mw'icokibanza.

Ubwa mbere abana bagendana ubumuga, barindira ko babaduza kubera hari ingazi zonyene, ariko ubu ishengero rikuru ry'i Gitega rya Katorika, ryarabubakiye aho bashobora guca, bakaba babona ko bitaweho, n'abandi bokomerezaho ku yandi mashure.

Bamwe baba baje kurondera impapuro za karangamuntu ku ntara canke ku makomine, baridoga ko bataronka ibibanza vyo kwicara kandi bakakirwa bukebuke, kuko benshi baba baje bava kure, abandi nabo , bakaba baba bazindutse, bagataha batevye.

Umuyobozi w'ishure ritoya rya munyinya yatangajwe n'ukubona abanyeshure biwe bazana agasandugi ko arimwo amafaranga begeranije umwaka wose kugira ngo bashikirize ishure intererano kugira rigume risa neza na canecane rifise isuku.

Kubo mu mutaga abanyeshure bagiye barabundabunda bataha, kubera ko umwarimu yabirukanye ngo baje bacerewe. Bamwe bakaba bagumye imbere y'Imiryango basaba ikigongwe, ariko ntiyashoboye kubumviriza yavuze ngo batahe ejo bazogaruke kare.

Ishure ry'i Nyarusange mu ntara ya Gitega ryaronse ibikoresho bifasha abana ukungene vyitwa na cane cane ko ivyo bigura bimwe bimwe vyerekana ukungene babicapa, ibindi navyo bikerekana ukuntu babigenza.

Kw'ishure ritoya ry'imusinzira harabonetse abanyeshure bahize baharamukiwe baca bavuga yuko ico bofasha ar'uguterera ko bosiga amabara yera kunzu nacanecane ko ikibuga cabo gisa nabi bosukaho amabuye.

Intebe zimwe zimwe zo mu mashure bisumbuye yamusaga zirateye ikigongwe kuberako zimwe zirashaje izindi sa nabi, kandi hadasiba gutozwa amafaranga yo gukoresha shasha canke izavunitse ngo zisubirizwe.

Hari umuntu basanze yasoye gushinga ca giti c'ibe ndera cavunagura abana rero bakaba basaba ko abantu nk'abo boza barareka kugumura abandi bana, kuko iyo babibonye badashobora kureka kuja kuhakinira bakaba babibashimiye.

Kwishure ryi Mabayi basanze mu mashure yose hariho intebe zibura begereye abajejwe umutekano baharara bavugako atakintu na kimwe bigeze bumva, abazamu nabo bakavugako babonye abantu baza ariko ntibabonako bariko bariba.

Ishure risigarana abana batoya kugira ngo abavyeyi baje ku buzi, barasaba ko abavyeyi boza bararungikana ivyerekana ko abaje kubatora ari ababo. Kubera hibonekeje abana batatu babuzwe irengero, gushika izi saha abajejwe umutekano bariko bagerageza kubarondera.

Abanyeshure batahanwa n'imodoka zo kwiyunguruza baridoga ko abana babo rimwe rimwe birirwa ku mashure batarunseukungene babatahana, kandi abavyeyi na bobaba bari kurondera ubuzima bagasaba kuza barabimenyesha kugira ngo bitunganya.

Abana bo mu wa gatatu a bararondeye ukungene boza baraterera mu gasandugu k'ishure kugira ngo ivyononekaye bataguma baja gusaba ubufasha bakaba, ubu ngo bageze ku mafaranga ashikibihumba ijana baza baratanga amafaranga atarenga mirongo ibiri ku musi ku musi.

Ubuyobozi bwo kw'ishure ryo mu Kinama, burasaba abavyeyi kuza barabwira abana babo kutaza baraja gukinira kw'ishure kubera ko basanze ibivu vyinshi birunze inyuma y'urukuta, abandi bakaba baza barasivya ibinogo bitwara amazi.

Igihande kimwe c'ishure ryarabomotse bivuye ku muyaga uvanze n'imvura vyibonekeje hirya y'ejo, bakaba basaba abanyeshure ko botunganirizwa kuko babangamirwa n'izuba canke imicafu basanga iri mu mashure. Turabashimiye.

Ibikorwa vyanyuma biriko birarangira aho amafaranga yegeranijwe n'abanyeshure yaguze ibendera ry'igihugu ca c'uburundi ahandi baragura amabara yougusiga ahandi na ho bavuga ko bazoza barayafashisha abana batishoboye iboko iryo shure.

Umwana umwe yashoboye gukomereka, kubera umukino w'urukiramende bariko barakina aho umwe yamusunise cane aca kubita umutima hasi bacira babivunagura ivyo biti kugira ngo ntihagire uwundi mwana azoshobora kuhakomerekera babajije bavuga ko uwo mwana, ariko aratoramitende.

Ubuyobozi bw'ishure rikuru rya gatumba ryarubakiye abantu bafise ubumuga ahantu boza baraca mu kuduga, kuko vyababangamira iyo bataronsaba baterura canke ngo babashigikira na vyo bikaca bibatera umutima mubi canke n' ukutikunda bamwe bamwe bakaba babishimye.

Abavyeyi baridoga ko abana babo mu ndimi mva makungu zibagora cane batabona impamvu kandi bababigishwa bamwe bamwe bakavuga ko buzabaraha abarimu ubuhinga canecane ivyirwa vyotuma baja gukwigisha abana babikwiye.

Mu ntara ya muyinga habonetse umugwizatunga atwarayo ibikoresho vy'abana na cane cane yaciye ahashira ikibanza c'ubunywero, bakaba bashima ko nabo bariko barashikigwa n'iterambere aho bahora babibona mu gisagara ca Bujumbura gusa.

Uno munsi hibonekeje umuvyeyi yaje azanye umwana kwigisha amuhetse mu mugongo ariko bikaba vyateje impagarara kuri bamwe bamwe ariko abandi bakavuga ati n'urukundo afitiye igikorwa asanzwe akora co kwigisha kubera abenshi baca bitwaza basaba impusha.

Mubucagucagu abazamu bagiye kuraba imiryango yishure basanga irabomaguritse yose, bagiye kuraba aho ibikoresho bibikwa basanga vyibwe, bakaba baciye baja kubimenyesha abajejwe umutekano kugira ntibahave bibazako aribo bavyivye.

Abantu bahawe igikorwa co kwubaka amabarabara muri Ngozi ya mbere bagiye ibikorwa vyanyuma batabirangije kubera hibonekeza amabuye ashashwe mu mabarabara, bakaba babwiye umukuru w'umutumba ko ariwe ngo azobitunganya, bakavuga ko bogaruka kubikora mu maguru masha.

Amafaranga ashika ibihumbi amajana atandatu yegeranijwe n'abanyeshure bahoze biga kwishure ryi Mabayi barashoboje gukoreshamwo intebe zo kwicarako zishika kwijana baca barasiga n'impome bakaba bashima ubwo buryo bwatanzwe.

Aho batekera ku mashure y'uburaro, baravuga ko ivyuma bitwara imyotsi vyazivye, gutyo aho batekera ugasanga harasa nabi, na cane cane ko imyotsi ha gusohoka iguma yinjira mu bifungurwa, baba batetse.

Ibikorwa vya nyuma, biriko biraherahezwa, kw'ishure shingiro ry'i Gitega, aho bariko barashirako amadirisha kubera yagize isanganya, haba imiyaga myinshi ibiti biri inyuma biravunagurika, bihitana ibikoresho vy'ishure. Bakaba bashimira ubuyobozi, bwanyaragase.

Hagiye haratororokanywa amafaranga igihumbi ku munyeshure kw'ishure rikuru ry'umusinzira amafaranga yavuyemo yaciye asiga ibibambazi, ndetse harubakwa n'imifurege itwara amazi, ubu iryo shure rikaba riteyigomwe.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu bariyungunganije, barashiraho agasandugu, umwe wese ayo aronse n'aho hoba ijana canje amajana abiri, baze barashiramwo kugira bashobore gusiga impome za bo, no kuza barahindura intebe batiriwe baraja mu buyobozi.

Umunyagihugu wo mu Kinama asanzwe afise akarimbi kwibarabara yavuzeko abangamirwa cane n'abantu bahaca kuko benshi baca mu mirima abandi bagahita barabirandura akaba asaba abajejwe umutekano ko boza baramwubahiriza.

Uno musi, abana bo mu wambere kw'ishure shingiro ry'i Bururi, bahawe ikibazo c'indimi, bikaba biboneka ko abo bana bari hasi cane ugereranije n'abo mu mashure y'igenga, bakaba bavuga ko babaha abarimu batabinonosoye neza.

Haje ubuhinga bwo kwigisha abana bato bato, na cane cane ababa bafise imyaka ibiri, kugira bazotangure mu mashure yo kw'imenyereza, bafise ubwenge. Rero rimwe rimwe bikaba bibatuma, bataza baratora ingendeshwa z'abavyeyi zabo kugira ngo basamare.

Hari umwigeme yize kw'ishure ritoya rya msinzira yatanze ifashanyo z'intebe ijana kugirango zifashishwe muyandi mashure mashasha arikw'arubakwa. Bakaba bamushimiye cane kubwako kigoro nawe akavuga ko yafashijwe ariyompamvu yitanze.

Abanyeshure biga kw'ishure shingiro ry'i Gitega, bahawe akaryo ko gukora ibikorwa rusangi, na burya baguma babisaba ko rimwe rimwe mu ndwi, bobaha gukorera ishure ryabo, kugira rigume risa neza. Bakaba babishimye gose.

Ikibuga co gukinirako c'abana iyo bagiye mu karuhuko ka sayine kiratanguye kubomagurika na canecane ko ata misi na mikeya yariheze kicubatswe, bakaba bavuga yuko abacubatse hariho bimwe bimwe bari basezeranye ko bashiramwo batashizemwo.

Abayobozi baridoga ko abajejwe amashengero, bagenda gutora intebe mu mashure, bakagenda batazisubijeyo mu gihe baba bashaka kuhasengera. Bakavuga ko uko bokwitwararika kuja kuzitora, boza baritwararika n'ukuzisubizayo.

Unomunsi mugatondo ahari hashinzwe ibendera ry'igihugu cacu c'Iburundi kw'ishure ritoya rya musinzira, basanze ryaranduwe n'abagizi ba nabi, bakaba bavuga uwo boba bikeka ko ataje kw'ishure kandi yari yagiye arabihigira ejo hahise kwazobikora.

Abakorera intara ya Gitega barasaba ububati bwo kubikamwo ibikoresho. Kuko aho babika hadasanzwe hari umutekano, kuko bimwe bimwe basanga vyatakaye, ibindi bikavangana, bigaca bigora igikorwa gisanzwe kihakorerwa.

Abanyeshure bari mu gikorwa co gutembera Uburundi, kugira barabe abandi bana uko biga, batangajwe no kubona ikengeri bavugirizako kugira binjire, ari ikintu cavuye ku modoka; bamwe bakaba bumiwe.

Abanyeshure bashoje umwaka wanyuma ku mashure makuru makuru barasaba kuja ku bwiro vy'amakomine canke aho babaye kuzakuraba ingene bakoze mu kibazo ca leta bakaba basabwa kugenda batwaye makaramu kugira ngo aho baba batabagiriye neza babihindure.

Amashuri mato mato na yisumbuye yararonkejwe ubuzu bwa sugumwe bwose bukaba bushika hamwe ibihumba amajana atandatu bakabavuga ko boza barabwitwararika na canecane mu kurondera amazi aguma i ruhande, kuko ubwo buzu bwa sugumwe buratera ingwara.

Umuyobozi w'ishure ry'igitega rya krise umwami ashobora kuba afata ku nguvugwa abana ngo kuberako hariho ni matera yashize mubiri we batazi impamvu ayishirayo ababivuze bakaba barengukishijwe umutekano kuberako ngo bata nz ibihuha.

Ibarabara ryashikirijwe abanyagihugu ryubatswe ku mugambi wabo twitezimbere, bakaba bagiye baratanga n'amafaranga kugira ngo ibikorwa binyaruke ryabomaguritse ata n'imisi mikeyi iheze, bakaba basaba abaryubatse ko boza bakarisubiramwo.

Ibiyo vyo kumashure matoya ya bukirasazi vyibwe n'abantu bataramenyekana ariko munyuma haca haboneka umuntu aje azanye ikimenyetso c'uko yabonye abanyeshure bashika kuri batanu bariko barabirokora.

Ishure rigeretse ry'imuyinga rirateye impungenge abana baba bariko bigira hejuru, kubera bavuga ko hari imigaga iza iribonekeza. Abandi nabo bakavuga ko botekana ko baba babibona, ariko nabo bakaba baguma bicungereye.

Abana bo ku mutoyi bari bamazinduwi badatonda ku mashure yabo, kubera ko hari hatunganijwe ubuhinga bushasha bwo gushiraho ikungene bashobora kwiga biteye imbere bakaba bavuga ko bashimishijwe n'iyo ngingo, kuko uburyo bwa kera na co bwariko buramarira abana.

Abanyeshure bo mu gisagara ca Gitega baba mu ndaro, baravuga ko boza baroroherezwa, bakaronka umwanya wo kuryama bakaruhuka, kuko iyo bavuye gufungura baca batera basubira mw'ishure. Ivyo bigaca bituma, badakurikirana ivyigwa neza.

Umunyagihugu umwa wo mu kanyosha ku rya gatanu yahawe agashimwe n'abamukurira kuberako afise ikibanza gito akanakigirira isuku hanyuma ico kindi na co agafata agashiramwo imboga n'ivyamwa bikaba bimusahiriza imisi yose.

Havutse imuvururungano hagati y'abanyeshure n'abakora mugikoni kubera bavuga ko babaha ubuyi bumeze nabi kandi baba bahawe ifu imeze neza. Bakaba bavuga yuko bayikurako kugira bayishire imiryango yabo nabo bakabicisha inzara.

Intebe amajanatano zatanzwe ibiraka kugira ngo zikorwe n'ishira hamwe koranawe hamazwe gukorwa ha mirongo ibiri zonyene ivyo bikaba biri ko biratevye ibikorwa vyo gutangura kw'ishengero katolika ry'imuyinga bakaba basaba ko banyarukiriza.

Abana bamugaye barasaba ko boshirwa ku mashuri ari hasi akaba ari ho bigira, kubera ko badashobora kuduga izo ngazi na canecane ko usanga biyumvako bariko bagore abandi bana, kuko barinda kubaterura kugira babageze mu mashuri basanzwe bigiramwo.

Imifurege yari yarabomotse kubera imvura, na cane cane imiyaga iguma iza muri iyi misi, yasubiwemwo n'amashure amwe amwe. Bamwe bakaba bavuga ko bashima ko bagiye baritwararikwa, bagatanga intererano kugira ngo bashobore kuba bovyubaka.

Amabarabara yo kumutanga, ariko arasubirwamwo na canecane n'abantu bahakorera, kuko ari bo bahaca imisi yose n'imiduga yabo bakaba bavuga ko abanyagihugu atari bo boza baraterera gusa, ariko na bo boza baratanga iciyumviro na canecane no mu bikorwa.

Abavyeyi bo mugisagara ca Bujumbura bararajwe ishinga nukungene ku mashure abana babo bigako atanima ryamazi baherutse bikaca bituma haba isuku rike abana bakamana ingwara zidasiguritse barasaba kubatunganiriza.

Diyoseze nkuru ya gitega yaratunganije ahantu hose hatumbereye amashengero ya katorika kuza barubaka amabarabara nacanecane ko bo baba bahakeneye gusumba abandi. Reta ikaba yaravyishimiye hama ic'irabaha imfashanyo zigera kumiriyoni mirong'ibiri.

Ikibuga c'umupira w'amaguru cira inyuma y'ishira hamwe twiteze imbere kiriko kirononekara cane, kubera batacitwararika kugikora ivyasi bikaba vyameze ari vyinshi handi na ho hakaba hari imbuga bagasaba bajejwe kubitunganya kubakorerako ningoga.

Abanyeshure bo kw'ishure rikuru rya Musinzira barasaba ubuyobozi kubaha imeza, na cane cane bashobora kubikamwo ibikoresho vyabo. Kuko benshi bataha babishize hejuru, bikaba bitaba bicunzwe neza kugira ngo bigumane isuku.

Ubura ry'igitoro rikeje gutera impambamyi hagati y'abarimu nab'anyeshure, kuko bamwe bashika bwije abandi bagacerwa. Rero bagasabako reta yoborohereza ku gutanga ibikoresho bituma banyaruka na cane cane ko batoza barugaranwa.

n'umunsi abana bo mumashure yambere bahawe urubugu ukungene kugwiza bigenda nukugabura mu biharuro bamye bamye basanze bari basanzwe babizi bakibaza aho bavyigiye naho nabavyeyi baje babateguye

Haratunganijwe ibikorwa bizoza birahuza abanyeshure bari muburuhuko ariko abavyitabira bakaba bakeya bakavuga ko bibagora kuza baratonda nyaburya nukungene biyunguruza bigorana bakaba basaba ko bokwihanganirwa

Amashure yo ku mutumba wa Kinyinya amwe amwe arashaje intebe zimwe zimwe ziravungagurika izindi zikaba zaravunitse, ndetse n'amadirisha akaba yaraguruwe numuyaga waje hirya yejo ugatuma ibikoresho bimwe vyononekara.

Abayobozi barasabwa kwandika intebe zishaje n'izindi zavunaguritse kugirango zishobore gusubirizwa n'izindi zaraye zishitse zimfashanyo zahawe ishure rya Mutoyi bakaba bashima ko bakomeje kwitwararikwa nabandi banyeshure.

Abavyeyi barereye ku Mutanga, biyungunganije mu kwubaka ikibanza abana bazoja baraja gusomeramwo, amafaranga yacitseko akaba yaciye agurwa ibitabo, kugira ngo bashobore kuvyigashisha. Barashima iyo ngingo.

Unomusi imvura yazindutse iragwa mugisagara ca bujumbura yononye ibintu bitari bike nacanecane amazu yabomaguritse, imirima yarandutse, amabati yavuye kunzu araguruka. Abanyagihugu basasaubufasha kubera bamwe bari hanze.

Imigumuko yahuje abari batsinze imipira yamaguru nabatsinzwe yarashoboye konona cane ibikoresho vyamashure yari yabatije aho barabira umupira bakaba bababwiye ko batazosubira kubaha amashure yabo nuko boriha ivyo bononye.

Amafaranga yatanzwe n'ikigo co kwubaka amashure mato mato mu gisagara ca bujumbura bariko barabona ivyiza vyagiye bikorwa hagati mu gisagara ca bujumbura n'abajejwe gutunganya izonyubako inyubako zimwe zimwe zigeretse zikaba zibonekezaho.

Kubera intebe bicarako zari zimeze nabi zavungagurika izindi zikavunika abanyeshure baciye bataha barasaba abavyeyi guterera ishure bakaba bagiye babona abarezi abo banyeshure babazanira intebe.

Amashure mato mato yo mu gisagara ca Ngozi, amabati yayo yarashaje canke ibihome birabomagurika kubera ubusaza. Barasaba yuko bobihindurirwa hakiri kare bitariha inkumbi canke ngo igihe kimwe imvura igwe, bibomokere kubanyeshure.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa mugusiga imiryango n'amadirisha n'ibibambazi vy'amashure matomato. Bakaba bashima ukungene bagiye barahabwa izomfashanyo kuko bamwe bamwe bo ataburyo baba bafise kugirango bashobore kuba bovyikorera.

Abavyeyi barasabwa kuza baraja gutora abana babo mw'imisi imvura yibonekeza kwirwa cane, kubera ko bamwe bararindirira mu mashure ugasanga bwije batarataha bikaba bibangamira abarimu na canecane abayobozi, kubera abo bana baba batarava mu mashure.

Patiri w'ishengero ry'imunyinya yagiye arahamagara abanyeshure kugira ngo abahe inyigisho z' ukungene bokwiteza imbere na canecane k'urwo rwaruka iyo rutashe rumwe urusanga ruriko rukina imipira abandi ntibanyaragase gutaha gufasha abavyeyi.

Haraheze ikiringo c'amezi atanu abantu barishwe kugira ngo baze gukora ikibuga c'umupira w'amaguru, batigeze bakora igikorwa na kimwe. Abanyagihugu bayarishe bakavuga ko bohabwa umuco canke bagasubizwa amafaranga yabo.

Kuberako ururimi rw'indimi rukomeje kugora abana mu mashure ya reta ,abanyeshure bamwe barafashe baracapa ibikoresho bikunda gukoreshwa ,baca baja barandikako ukungene vyitwa, bakaba babishima ko bibagasha.

abana bo muwagatanu mumashure atangura bahawe ikibazo c'ugucapa rero bamye bakaba bazanye ubuhinga bumwe buri kugwego gwo hejuru bakavugako abo bana boronka abantu babafasha bakabashira mumashure meza boba abakarorero

Abanyeshure bateye imigumuko kumashure mato mato ya Musanze bahawe igihano co gukora isuku ishure ryose hamwe no mukibuga ariko haribonekeje ko inyuma yamashure batigeze bakora igikorwa nakimwe.

Abanyeshure barongoye abandi bakoze inama kugirango bashobore kuba boshikiriza abo batwara igikorwa bari biyemeje gukora co kwegeranya amafaranga kugirango bashobore gusiga ibibambazi vyamashure, abanyeshure bakaba bakunze ico ciyumviro.

Amafaranga yatojwe, n'abanyeshure biga kw'ishure ritoya rya Musinzira, yarashoboye gukoreshwamwo intebe zishika igihumbi, zikaba zaciye zisubiriza izari zishaje zari zihari. Barashima ukungene abanyeshure, kiretse kwiga ahubwo banaterera, mw'iterambere ry'ishure.

Abana bo kuri stela amatutina basavye aba patsiriko boza barabasomesha imisa imisi yose kwa gataniyo bavuye ku mashure, kuko bamwe bamwe babakure bataronka akaryo ko kuza kuwamungu gusenga bakaba bavyemerewe bakaba baryohewe.

Abanyeshure batanguye kwiga kw'ishure rya Stella Matutina , uno musi baje kugendera iryo shure bakaba baje bitwaje ibikoresho na cane cane ibitabo vyo gusoma n'amafaranga yo gusahiriza iryo shure kugirango hasubigwemwo.

Ubuyobozi butwara ikawa mu Burundi bwaratumyeko abarimyi bose mu nama kugira ngo bashikirizwe indinganizo nshasha bokorerako kugira ngo igiterwa cabo kigire akamaro na canecane kurondera ukungene boza baragishora ku masoko mpuzamakungu.

Umukuru w'igihugu yashimiye abanyagihugu bo mw'ijenda bafashe bariyubakira amabarabara, ndetse baraca n'imifurege kugira ngo ayo mabarabara azogume asa neza ivyo bikaba ari vyiza bakaba bihaye akarorero hagati y'intara n'izindi n'abandi banyagihugu ngo ni bairabireho.

Icigwa c'indimi kirakomeje kugora abana bo mu mashure ya reta, abavyeyi bakaba basaba ko abarimu babazanira, bobanza guhabwa inyigisho na cane cane gukora ibibazo, bakaraba nabo ko babishoboye.

Hatenzwe itegeko ko bu buzu bwa surwumwe, bwose hahuriramwo abantu benshi, ko bashiramwo amabombo yo gukarabiramwo n'amasabuni. Bamwe bamwe bakaba bavyirengagiza, ariko habonetse umunyagihugu yitanga akaza arashiraho amasabune.

unomunsi hamanitswe abanyeshure bakoze ikibazo ca reta co mumwaka wicenda ingene abagiye bararonka amanota bamwe bamwe bakabona KO bananiwe abandi bakavuga ko bibwe amanota bagasaba koboja gutunganirizwa hakiri kare bakabona gutangurira ishure hamwe nabandi

Ikirere co mu Bukeye gikomeje kwitandukanya n'ibindi vyo muzindi ntara, kubera ko ahandi ici ririko riraza, ariko hoho imvura iguma igwa, barabishima kubera ko bari bateye ibiterwa batevye, rero bazoca beza hakiri kare.

Amashure yigenga, aratewe intambamyi n'uko abana, ata kirundi bazi, na canecane iyo bahawe ibikorwa, benshi bibananira; bakaba basaba abavyeyi, ko boza barabafasha iyo batashe, na cane cane kutavuga ikirimi mpuzamakungu.

Abanyeshure bo mugisata c' ubuvuzi baritanze kugira ngo bakoreshe intebe zoza zisahiriza izari zihari ariko izo ntebe bazanye zikaba zikaba zitari mubwoko bumeze neza kuko ziraruhisha umugongo iyo bazicayeko.

Umwarimu w'ibiharuro yaratanze amasango y'ukugene ibiharuro bizgenda birakorwa mu bibazo vya mbere. Abannyeshure bakaba bashima iyo ngingo kubera rimwe rimwe bagenda barafashanya ababizi bakigisha abatabizi.

Hatanzwe itegeko ko abanyeshure bose bazoza barataha sasita, bakagaruka sakumi n'imwe kumugoroba. Bakaba barondeye ukungene boza baratahana abana mw'ijoro, kubera ko igitoro kiba kigoye na cane cane ababa kure, bikababangamira.

Abanyagihugu bazindutse bahimbawe nakavura kavyutse kararwa, naburya ibiterwa vyabo vyariko biruma ibindi bikononekara bakaba bavuga ko abana bagiye kubafungurira imboga neza kuko nazo zaciye zironka ubuzima.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa kwubakwa kw'ishure ritoya ry'umuco, bamwe bamwe bakaba bashima kubera ko bazoza baraza kuhakinira imupira, abandi bakaza kuhakorera ibikorwa bitandukanye, bakaba abasaba ko hoza haratunganywa n'inkino.

Haregeranijwe imiliyoni zishika ijana kugira ngo ibitaro vyo ku mutumba wa kabezi bisanurwe, ariko gushikiza isaha nta gikorwa na kimwe kirakorwa mdese n'impome na n'imwe irasirwa, bakaba basaba umuco.

Unomusi habaye ihuriro hagati y'abanyeshure n'umuyobozi wabo ,kugira ngo abashikirize ukungene umwaka uzogenda, bamwe bamwe bakaba bagiye barafata amajambo, bagasaba umuyobozi ko yoza arorohereza abanyeshure bamwe bamwe, baza bava kure.

Icirwa cindimi gikomeje kugora ,abana biga mumashure ya reta bamwe bamwe bakavuga ko iyo bashitse muhira bataronka abantu babafasha nacanecane ko abavyeyi babana babo babakora ubuzi bwinshi nabonyene batabitahura cane.

Imifurege yubatswe inyuma y'amashure yagiye irabomugurika kubera imvura nyinshi n'ukungene bayubatse ku buhinga butari ubwanone, bakaba basaba no kuzibura amazi atuma atembagara n'imibu ikaza ari myinshi ikaza irarya ku maguru abanyeshure.

Ikigo ndangakaranga ci Gitega cahawe imfashanyo zintebe n'imeza zizoza zirafasha abana bashaka gusoma igitabu canke babandi baba bashaka kumugoroba kurondera aho baja gukorera ivyigwa baba batahanye bakaba bashima iyo ngingo.

Amashure yubatswe na bakoroni, yatanguye gusaza. Ariko habonetse ivyiyumviro c'abanyeshure baze baregeranya amahera make make , bakaba bashizeho agasandugu baze barashiramwo umw'umwe wese ay'aronse. Akazosahiriza kuza arasanura ayo mashure.

Ngo biratangaje cane ukungene abanyamahanga iyo baje mu Burundi, ndarondera kumenya urundi rurimi kiretse ikirundi. Ubu rero bakaba batunganije ko Ku munsi wa gatandatu bazoza barahurira hamwe ngo bige ikirundi.

Harubatswe amabarabara ashika ku mashure indani, ariko basanze barihenze, kubera hatera amasanganya menshi cane, na cane cane iyo abana basohotse, abavyeyi ntibarondere gushira imiduga yabo kure, bakagerageza kwegera ayo mashure.

Ibiti vy’amavoka vyahawe amasomero amwe amwe, vyatanguye kunaga, ibindi navyo vyatanguye gutanga umusaruro; bakaba bavuga ko bazoca bayegeranya, amwe akorwemwo amavuta, ayandi bayashore hanze kugira ngo baronke inyungu nini.

Abanyeshuri bafise ubumuga bwo kudatambuka bakabagira kudukinga barasaba ubuyobozi gushira hasi aho bashobora kwigira, kuko bataza bararonka aba baduza rimwe rimwe bagasiba no kwiga, kubera iyo ntambamye.

Unomunsi, abakobwa bo kw’ishure rya Kamenge, bahawe inyigisho ukungene bokwitunganya mu bihimba vy’irondoka, na cane cane iyo bari mu butinyanka. Bamwe bamwe bakavuga ko vyahora bibagora, batari bazi ivyo bakoresha, mu gihe abavyeyi babo, badafise amahera yo kubagurira ibikoresho.

Ibikoresho bimwe bimwe vyo mu masomero vyibwe bakabavuga ko abanyeshuri bashobora kuba babitwaye ari abaza kuhigira ku mugoroba amatohoze akaba yatanguye bamwe bamwe bakikeka ko babitwaye ku mugoroba abandi na bo ari abandi bantu bashobora kuba bahaje.

Umuyobozi mukuru w'ishure rya Kinamba aridoga cane , kubera ishure atwara rifise isuku like, kubera ko amazi y'imvura ashobora kumara indwi adakuweho, agatera imibu n'izindi ngwara batazi.

Ubuyobozi bw’ishure rya Kamenge buriyamiriza abantu baha intebe abana baba batorotse kuma shure ngo bagiye kwicara kuma rigara, hageze gutaha ngo ni babe bataha gufasha abavyeyi canke bagume kumashure basubiramwo ivyigwa.

Umuryango wari wibwe n’abagizi ba nabi kumusi wa gatanu kumugoroba , basanze basubiye kuwushirako batazi impamvu n’uwawuzanye. Bakaba bariko bagir’amatohoza yuwo muntu kugirango basi bashobore kuba bomuh’agashimwe.

Baravuga yuko hatanzwe amafaranga ashika ku bihumbi majana umunani vyo gusiga amashure mato mato y' I Bubanza, ariko hakaba hasizwe isomero rimwe. Bakaba basaba umuco iyo Ayo yandi mafaranga yoba yaragiye.

Mu gasandugu k'ishure basanze umwaka uheze hariyo imiriyoni zitandatu. Baca bavuga ko ayo mafaranga yofasha mu gusiga imiryango n'amadirisha, no gusubiriza amabati yabomaguritse hamwe n'amategura yamenetse.

Uno munsi niho umunsi w' akaruhuko watangura ku mashuri amwe amwe agize igisagara ca Bujumbura. Kw' ishure ry' Umuco, hibonekeje abanyeshure bagira bati:" Reka tugende tuhakoze hase neza, hazokwamane ishusho rigaragara."

Kubiro vya komine ya matana yaranzwe nagacerere kenshi, kuberako abakozi batatonze bavugako agashara kabo katevye nacane cane ko babab batunze imiryango, nukugene bashobora kuza kukazi bibagora ,bakaba basaba gutunganirizwa.

Amashure yubatswe kubuhinga bwakera, amwe amwe gw'ivu ngo ryatanguye kuza rirasumba ibikuta ,bakaba basaba ko bo kubaka na cane cane iruhande yayo mashure ,kugirango niyo imvura iguye badakomeza gucafuza ibintu vy'indani.

Abantu basiga imiduga mu mabarabara, barasabwa ko boza barigizayo, kubera ko zitera amasanganya, na cane cane ku bana baba bariko barataha bavuye ku mashure, babura ukungene abavyeyi babo bashika kubatora.

Ku mashure matomato yo mu gisagara ca bujumbura base basibiye rimwe kwiga abarimo na bo basanga batonze bonyene iyo ngingo ikaba yafashwe kugira ngo bashobore kworoherezwa na canecane ko iyo bacerewe bahanwa.

Abanyeshure bari barasavye uburongozi ko bwobubakira ibibambazi, kubera amashure yabo yegereye ikiyagatanganyika, ubu byo bakaba baruse ituze kuberako umuyaga n'imisenyu bitaguma bibasanga mu mashure.

Abarongoye amashure, baratanze itangazo ko intebe zibiri zibiri, mu ndwi, arizo zizogenda zirakora isuku mu mashure no mu buzu bwa surwumwe; ariko bamwe ntibavyitwaramwo neza kubera ko basiga intebe bazigaramitse.

Ingingo yo gukora mu kibuga yafashwe n’ubuyobozi, ku banyeshure bafashwe bariko baragorana, bamwe bamwe baridoga kubera ko bavuga ko baja kubikora hari abasanzwe babikora; ariko umuyobozi akavuga ko ari ukubamenyereza.

hari hasigaye indwi imye kugirango ibikorwa bitangure vyogukora ibibazo bisozera umwaka bamye bamye bakaba bavyishimiye kubera babibahaye hakiri kare bazoca batangura kwiga ndetse nivyahora bibagora barondere uko baja hamye bavyige

Kw’igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, niho hatungunijwe isekeza ryo gukinga ingwara y’agasama; bakaba bavuga yuko iyo ngwara yari yatanguye kwibonekeza mu bana.

Intobe mirongo ibiri kwijana ni zo zimaze kuvunagurika mufashanyo ishure rikuru rya muhinga rya ronse ivyo bikaba bivugwa n'umuyobozi mukuru w'iryoshure akabasaba ko botunganirizwa ku bantu bakoze ivyo bintu, kuko babikoze n'ibigirankana.

Hatanzwe ibikoresho vyo gusukura amashure na cane cane amashure mashasha yubatswe kw' ishuri rikuru ry' i Mwaro. Bamwe bamwe barashima, abandi bakavuga yuko mahera atari kugirwa ivyo, kugirango bashobora kuba boraba ikindi bayakoresha.

Unomunsi abana bakoze ikibazo ca leta, bamwe bamwe bidoze ko babajijwe nabi; abandi nabo bakavuga ko bakoze babizi, kubera ko abarimu bagiye kubitora ari abo ku mashure yabo; bakaba basaba ko botunganirizwa

Abanyeshure bose bahawe itegeko yukuza baragendana amacupa y'amazi, kubera ko amazi yo ku mashure yabo asa nabi azamwimicafu mu kurindira ko babibakorera bakabasaba abavyeyi ko boza baravyitwararika.

Ku rubibe rw' Urwanda n' Uburundi, hamaze ukwezi hapfunze, kubera ko bavuga ko umutekano udakwiye, bamwe bamwe ninjira ata burenganzira baba bafise, abandi nabo bakaza gutera umudurumbanyo mu bihugu bibanyi.

Ibiti vy'amavoka vyahawe amashure yose yo mu Burundi bamwe bamwe baratanguye kubona umusaruro bakaba basaba kuja mu mashirahamwe kugira barondere ico boyakoza ibindi navyo bavugako bishobora kuba babahaye ibitarivyo kuko bidashurika.

Ko'ishure ritoya aryamusinzira bamwe bamwe banse gutonda, kubera bavuga ko iyo batonze babarya umutima, kandi bakirirwa ata n'umwarimu n'umwe baronse bakaba basaba ko bobaho umuco ivyo bintu biriko birahabera.

Harubatswe ibibambazi ku mashure mato mato n' ayisumbiye yo mu ntara ya Gitega, kubera ko imvura iyo iguye, birafasha n' abantu bariko bararengana gushobora kwugama, canke n' abanyeshure bakaronka aho bafatira akayaga.

Hibonekeje umunyeshure afise ingabire yo kuguruka, akaba afise ico bita umupanga, kugira ngo yereke ukungene bashobora kwirwanira. Bamwe bamwe bakavuga ko ari uburozi, abandi ko ari umusuma, ariko we akavuga ko yabikoze kuva akiri umwana.

Hatanzwe ry'itegeko ry'uko amashure afise ayageretse yoza aratunganya neza ibikorwa uko bigenda mu kwigisha abana bafise ubumuga bwo gutambuka. Kuko vyaribonekeje cane ko bibagora kandi barinda gusaba ubugasha abandi banyeshure.

Kw’igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa Ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, niho hatangura ikibazo ca leta c'abana bo mu mwaka w’icenda, kugira ngo bashobore kuja mu mwaka w’icumi na rimwe; kikaba catanguye isaha zibiri zo mu gatondo.

Ibibambazi vyari vyasabwe ko vyokububakwa n'abanyeshure barhejeje kubikora uno musi, ubu akabaragahengwe, kubera ko imvura n'imiyaga vya bura bibasanga mu masomero bigatuma bamwe bamwe bataha barwaye inkorora.

Basanze habura intebe mirongo itanu ku ntebe ijana zahora mw'ishure, bakaba bariko barakora amatohoza kugira babaze iyo zagiye, bamwe bamwe bakavuga ko ari abazamu bababonye bazikoreye mw'ijoro bazishora kw'isoko y'i Musanze.

Unomunsi abanyeshure baryohewe cane babonye umwarimu yahora abigisha ivy' ubwenge yagarutse, kubera ko we ashobora kuba yarabinonosoye canke ngo impano aba afise kuko bashobora kubitahura, ariko uwundi mwarimu aje ntibabitahura.

Ibarabarara ica hagati y'amashure matomatona yisumbuye arateje impagarara, kubera ko asa amaze abana na canecane imiduga iharengana, bakaba basaba ko bukubakirwa impome zituma abanyeshure bataguma baraba hanze.

hariko harubakwa ibitangi bininiya vy'amazi kugira basahirize ayandi mazi yaharoha kuko ici ryashice kuko kumashure naho bakaba bashaka amazi menshi bakaba basabako amanyeshure nabo bobona uwomwigoro bakabitafata neza

Unomusi umwana yaravuye kw'ishuri ry'imuyinga agenda kwiga hanze kubera amanota yaronse, unomusi yagendeye abanyeshure kugira ngo ababwire uko bigenda ,na cane cane cane uko yisanze mugukora ibintu vyinshi icarimwe.

Abanyagihugu basiga imiduga inyuma y'impangu baravuga yuko bageramiwe n'abasuma, ariko na bo bagasabwa ko borondera abazamu bakabariha kugira bashobore kuzicunga, kuko abazamu babaravya amashure ntivyokunda ko baza gucunga imodoka zabo.

Umunyeshure aba mu ndaro yagitega yabonye inyuma y'ishure hariho amateke ateyigomwe aca aragenda ararondera ayandi araza arateramwo mu murima ubuye ni yo bariko barifashisha na canecane ko bahora barya ibiharage n'umuceri vyonyene.

Abantu b'i Mabayi bifashishije ubuhinga bwa none mu kurondera abasuma bafashe bariko bariba ibikoresho bari bahaye iryo shure. Bagashimira ubuyobozi n'abajejwe umutekano bafatanije kugira ngo izo nkozi z'ibibi zishobora kuba zomenyekana.

Unomusi mubu cagu cagu bw'umunsi wa kabiri, hari abagizi ba nabi bateye amashure shingiro y'ibururi, barabomagura bariba ariko bigatangazwa ko atamakaye y'abana bateye ahubwo batwaye ibitabo, bakaba basaba kubigarukana.

Nta numwe yakumiriwe mw'ihiganwa ryo kuririmba ryahuje z'abanyeshure bose bo mugisagara ca Bujumbura, uwambere akababyabaye uwo kumusaga, aho yaririmvye indirimbo ya kidumu abandi nabo bakurikiye, bakaba bavuga ko iryo higanwa ribaruhura mumutwe.

Icirwa c'ibiharuro gikomeje kugora abana, kubera uburyo bavyigamwo bavuga ko biba bigoye umwarimu ngo aranyarutsa bamwe bamwe iyo batahuye akacagumabandanya babandi na bo babitahura ntibashobora kuronka umwanya ukwiye kugira bashobore kuba bosigurira abandi bana.

Iyo habaye imanza bamwe bamwe baridoga yuko ibibanza baba bahawe na cane cane ko babirihiye amahera batabaha amazi yo gukaraba imbere yo kwinjira, bagasaba ko ababijejwe boza baratanga n'amasabuni kugirango ingwara zireke kugwirirana.

Ingunguru z'amazi zibiri zibiri ni zo zagiye ziraronswa amashure yose afise uburaro, kugira ngo yiyungunganye ku vy'amazi, amazi akaba yahora abura cane, ariko ubu barashima ko, izo ngunguru zibafasha na cane cane hageze mu vyo guteka.

Ishure ry'Umuco, riratangaza ko bashizeho uburyo bwo gufasha abana batishoboye kuhiga kuko bahora barihisha amafaranga menshi. Abo bantu bakaba basabwa kuzogenda bitwaje ivyerekana ko batariko barabesha, n'urupapuro rw'umukuru w'umutumba.

Abantu bafise ubumuga baraba ko amabiro bsba bakeneye yoba ari hasi kubera iyo biri hejuru birabagora kuduga canke kuronka umuntu abadugana. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'abarongoye amashure bavuga yuko bibagora gutunganiriza abobantu.

Uno musi umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yavyutse agendura inzu z'uburaro zirihishwa, aca arugara izishika kuri mirongo itanu, kubera yasanze ubuzu bwa surwumwe bwa ho budateye imbere, canke butakorerwa isuku riba rikwije neza.

Ikigo citwa Shariza caragiye kiraterera ivyamwa vyibiti bitanu bitanu ku mashure yose, uno munsi bakaba bagendeye amwe amwe mu mashure yahawe ivyo vyamwa uno munsi bakaba basanze yuko bimwe vyagiye biruma ubuye ibindi navyo bisa neza.

Uno munsi umuyobozi wishure rikuru ryi Gitega yaguye mugahundwe aje agasanga hari abantu bafashe baza kwanikira impuzu imbere yibiro vyiwe, bamwe bamwe bakavugako uwo muntu yashatse gutera akaguma.

UIburyo bwubatsemwo amashure atagira imyango n'amadirisha, birabangamiye abanyeshure kubera ko iyo basizeho ibikoresho, basanga vyononekaye. Bakaba basaba ko bosubiramwo ubwo buryo, kuko benshi n'iyo n'imvura iguye ibagwako, canke bakanarwara.

Ubutungane burasaba gutunganiriza umunyeshure yari azanye impamyabushobozi yiwe, ngo bamushirireko ikidodo aho yibagiye. Ariko umukozi umwe aca aritora aramutuka, hama baca bavuga ko yari afise ibindi vyiyumviro. Ariko ivyo ntibihuye n'ico yariko arasaba.

Ishure rikuru ry'i Gitega ryazanye ubundi buhinga bwo kwakira abana basanzwe babona n'abatabona n'abatumva. Ivyo bikaba vyatumye benshi bahurumbira iryo shure kandi bakabona ko atagucirakw'iteka abandi uko bavutse.

Unomusi niho hatunganwya inama yo gutora abandi baserukira abandi banyeshure ariko bakavuga ko abatowe batari babikwiye kuko abo bari bashaka batahawe akanya gakwiye kugira bashobore gushikiriza imigambi yabo. Bakaba basaba kw'amatora yosubirwamwo.

Reta yaratanze amafaranga atari make kugirango umutumba wose wo mu gihugu c'Uburundi uronke aho bashobora kwivuriza na cane cane ko bamwe barembera muhira abandi bagapfiraho ku kubura uko baja kwivuza abanyagihugu bakaba bashima iyo ngingo

Uno munsi basanze amashure yose yugaye ariko amagufuri ariko abanyeshure bakaba bari batonze ntibashobora kwinjira, bakavuga ati gute ivyo bintu bishobora kuba indongozi ntizivuge ntidutonde kwishure.

Unomunsi abanyeshure bo kw' ishure rikuru ry'umuco bahejeje kwiga baciye basaba amasuka abandi imihoro kugira bakore ibikorwa rusangi baze baraterera nabo mubikogwa vy'igihugu bamwe baciye basuka imisenyi mukibuga cabo

Uno munsi hatanguye ibibazo bihereza umwaka ,bamwe bamwe bakaba bashima ukungene umwaka wagenze na cane cane ko baguma babona abana baciye ubwenge uko bitahora. Bakaba bavuga ko ubu n'ivyo bakoresha bari muhira.

Uno munsi, kw'ishure ritoya Ndongozi ry'i Gitega, bavyutse basanga igihande kimwe c'ishure gisize ibara ryera, ariko ntibamenye umuntu n'umwe yaje gusiga iryo shure, bakaba bavuga ko yabononeye kuko bo bafise ukungene bafise indinganizo yavyo.

Ibikorwa vyo kwubaka ibarabara rishika ku mutumba wa Kinyinya, vyahagarikiwe hagati kubera bavuga ko batahembwe amafaranga yabo, abandi nabo bakavuga yuko amafaranga yatanzwe, ahubwo bashatse kubanyanganya kugira ngo bareke guheza ivyo bikorwa.

Intebe zishika miringo itandatu z'abigisha bicarako nizo zaraye zibwe mu bucagucagu bwuyu munsi wa kabiri bakaba basaba amatohoza ko yoba ningoga kuberako bavugako bamwe bamwe mubazamu aribo bashobora kuba barakoze ivyo bintu.

Habonetse imfashanyo zimiriyoni mirongo itandatu kugirango ahari ibivu hose hategwe ivyatsi canke hasukwe amabuye gutyo bizogabanya ivumbi canke imisenyi iguma yinjira mu mazu hagaca hacafura.

Inkuka ya misa yo kuri misheri mweranda ikomeje kwitabwa n'abanyeshure bakeya kandi aribo bari bayisavye. Impamvu nuko bamwe baba kure bakaba babura ukungene bataha gutyo basohotse ishure bamwe bagaca banyaragasa gushika mungo zabo.

Imodoka zinjiye imbere y'ibihumbi iiri na gatatu barasaba kuja kuzimenyekanisha mu kigo kijejwe amakori, kubera ko hari tunganywa rishasha ry'ukungene amakori agiye kurihishwa imodoka zose zagiye zirinjira mu gihugu c'uburundi.

Umunyeshuru umwe wo muri kaminuza y'uburundi yaronse akaryo ko kuja gutanga ubumenyi yaronse mucirwa gishasha ciwe, ariko arigisha abana bo mu mwaka wa mbere kibigisha ku kwigirira icizere na canecane ko bamwe bamwe bakurata vyo baba bazi.

Umwigeme te tero yagendeye ishure yahoze yigako arabaganiriza ukungene bakwiye kwigirira icizera abanyeshure n'ukwiyemera, kuko ata vyobigiriye nta wundi muntu azoshobora kubibagirira bakaba bamushimiye, kubera ko bunguye ubwenge bikireza ivyo mw'ishure n'ibindi bazoguma bagerageje.

Amashure nshingiro yo mu gisagara ca Bujumbura, uno munsi haranzwe n'agacerere ahantu hose, kubera ko bariko baribuka umwana yagise isanganya aje kw'ishure. Bakaba bavuga k'uno musi bagumye muhira, kugira bose bigire hamwe ico bikora kugira ashoborwe kuvugwa.

Urugendo shuri umushikiranganji w'indero yagize yasanze bamwe bamwe baritunganije bakaba bafise n'ubusandugu abana n'abavyeyi baza barashiramwo ico bashoboye kuronka kugira ico gisata giterwe imbere.

Abanyeshure b'i Mabayi barasaba ubuyobozi kububakira ibombo ry'amazi yo kunywa, kubera ko benshi baza bagashika ku mashure banyotewe, na cane cane iyo banashaka gukora mu mashure, baja kuvoma ahantu kure, bagashika muhira iwabo batevye.

Abahawe ikiraka co gusiga ikibuga ci Mutumba bavuzeko ibarabara basize ataryo bari babasavye , ariko bakaba bavuga bamwe bamwe bashatse kugavura amafaranga, bakaba bavugako bobasubiza amafaranga yabo canke bakabatunganiriza igikorwa babahaye.

ishure shingiro ry'igitega riratewe impungenge n'inzu iriko irubakwa ata buhinga bubanje kwirwa kugira ngo barabe itazoteza isanganya ikaba ihengamye igihande kimwe ahandi bikaba biboneka kiriko irabomagurika.

Uno musi amashure yose agiza igisagara ca bujumbura yabaya leta canke ayigenga yahawe ifashanyo zibendera ry'igihugu kugira ngo bakomeze kurata igihugu neza na canecane ko bamwe bari bafise aya shaje, kandi barashima ico gikorwa.

inzitiro zubatswe Zaragize akamaro kubera abantu baguma baca mu vyatsi Kandi hariho ubu barabara bwubatswe kugira bashobore kubucamwo. Ariko rero bakabasaba yuko boza barabigabanya ivyo vyatsi kubera hadasubira kuboneka neza.

Abakozi bahawe igikorwa co gusukura bamaza indwi badatonda, kubera bavuga ko akarusho kabo katabonekera ku gihe bikaca bibagora, kuko usanga bari mu madeni bagaca bavugako batazoza baratonda imisi yose na canecane batongewe.

Ku mugoro bahibonekeje abana benshi batashoboye kuronka ingene bataha imodoka z'igi polisi zikaba zaciye ziza zirabapakira bamwe bamwe barashikanwa hafi y'imihana yabo abandi baratombora babashikana mwungo zabo.

Habonetse umunyagihugu atwara ibikoresho bimwe bimwe vy'amashurwa gutera mu kibanza ata kintu na kimwe cahora koirimwo mu biro vy'umukuru w'igihugu bakaba bashima ukwungene bamwe bamwe bavyifatamwo mu gushariza igihugu c'uburundi.

Uyu musi mu bucagucagu hibonekeje imvura nyinshi mvanze n'umuyaga, abayobozi bakaba bacire batanga itangazo ko abanyeshure batotonda bozabukeye kubera ko ibikoresho bimwe bimwe vyononekaye n'intebe zimwe zikaba zavunaguritse.

Umuyobozi w'ishure rya Kamenge, yasavye abavyeyi kuza bararungikana amacupa y'amazi yo kunywa, kubera ko aho basanzwe banywera amazi, iyi misi bariko baronka amazi adasa neza. Bakaba basaba ko bobatunganiriza n'ingoga hatagira ingwara zihikika.

Ibikorwa vya nyuma biriko biraherahezwa kw'ishure rya Mutima mweranda, bikaba vyifashishijwemwo n'abanyagihugu, bagiye barifatanya n'ubuyobozi, guterera ico bashoboye. Barabashimira ko n'abo mu micungararo, bagiye barazana intererano yabo.

Umukuru w'ishirahamwe Twitezimbere, uno musi yafashwe aratwarwa mu gasho, kubera amafaranga yashikirijwe iryo shirahamwe ngo rihabwe abanyagihugu ngo bashobore kugura ibitungwa, yaciye afata ngo ayashira kumufuko iwe, avuga ngo kazoza aratanga make make.

Urugendo shure umuyobozi mukuru w'indero mu gisigara ca bujumbura yakoze yasanzeko arakamaramaza ko bafata ibidaji ahandi bagafata ibipapuro canke ibitabo vy'abana bakabibika hamwe n'ibipapuro vy'imyavu vyose, akaba asaba ubutungane kugerageza kuraba impanvu ivyobintu bikogwa ukwo.

Uno munsi mu gisagara ca Ngozi hibonekeje abantu benshi baje kugariza ibiro vy'umukuru w'intara bamubaza impamvu abajejwe imitumba n'ubucimbiri baguma baca kungo basaba amafaranga ngo nayo umutekano kandi abajejwe umutekano atabo babona.

Haribonekeza abanyeshure iyo hageze amasaha yo gutaha, bamwe bamwe badashoka bataha ivyo bikaba bitera amakenga umuyobozi, yibaza impamvu kuki abo bana baguma ngaho. Yabegereye arababaza baca bamubwira ko baba barindiriye abavyeyi babo.

Abanyeshure b'umwaka wa gatandatu barifuje iciyumviro c'uko buguru busandugu bakabushira mu mashure ha gushiramo ivyiyumviro ahubwo bakaza barashiramwo amafaranga baronse kugira ngo hazi haratunganywa ibikoresho vy'ishure.

Bavyutse basanga abantu bo mwiraro igitega amadirisha yabomaguwe abandi barayamenagura bivuye kumigumuko yabereyeho y'abantu Bari baje kurabiraho umupira y'amaguru bakaba basababwango KO bobikoresha

Indwara za korera mugihe zateye, na cane cane mugihe babura amazi cane, barasaba abayobozi babijejwe kubatunganiriza, kuko ku mashure, abana babangamiwe, na cane cane iyo bagiye mu buzu bwa surwumwe haba hasa nabi.

Barashimira abakozi bari basanzwe kuja gukora ikibuga, k'ubuye bagenda n'ingoga kuko bongewe ngw'agashahara. Bakaba bavuga ko boza baritwararikwa kuko bahembwa n'amahera make adashobora kuba yobatunganiriza ivyo muhira nabo.

Abana biga mu mashure y'abigenga, birabagora cane gukoresha imperekeranya, na cane cane kuzandika. Bakaba basabwa abavyeyi babo ko ku mugoroba iyo batashe, boza barabasubirishamwo kugira ngo bamenye Ikirundi neza cane.

Ishure rya kaminuza ryo mw'irohero ryafashe ingingo yuko umuntu azosubira gufatwa yononye igikoresho na kimwe ko azobihanirwa mbere bakitura ubutungane ni ku mpamvu yuko bamwe bamwe baja kuhigira basize bavunaguye intebe.

Umwe mu banyeshure biga mumashure mato mato n'ayisumbuye, barasaba ubuyobozi kubaha umunsi umwe wo gusenga, kuko iminsi yose nubwo bokwiga, badafata umunsi wo gusenga, ataco bizobamarira. Bakaba bashira imbere Imana, na cane cane ivyo biga.

Ibikoresho nyabwonko, vyibwe ku mashure amwamwe agize igisaga ca Bujumbura, Bamwe bamwe bakaba badatahura impamvu, bose basanze bibwe. Bakavuga ko ico gitero gishoborwa kuba cakozwe, n'abanyeshure canke abandi bantu bari bafise uwo mugambi mubi.

Iyishure ryitiriwe mutima mweranda riri mugihosha uyumusi habereye inkuka ya misa yahuje abanyeshure bo mugisagara cose ca bujumbura kugira basengere ibikorwa bimirije gukora vya reta hamwe n'ukwihereza Imana mw'urworugendo.

Ikigo kijejwe gutoza amakori kirasaba abantu binjije imodoka mubihumbi bibiri na cumi na gatanu kobogenda kubivuga kugirango hariho amande ariko ararihishwa uwutashoboye kuyariha kugira ntibamuhane. Bakaba babashimiye ko bovyitwararika.

Barasaba abana bagendane ubumuga ko bububakira ibindi bibanza bitari ingazi ziduga bashobora gucako, kubera bibagora iyo bagiye mu mashure bakaba babanza kurindira aba baterura canke aba bafata ukuboko babaye barabashimira.

Ibikorwa vya nyuma biriko biraherahezwa kw'ishure rigeretse ryo ku Mutanga, ivyo bikaba vyakunze kubera ko, abanyeshure bahize bagiye hamwe, baraterera imiriyoni zigera kuri mirongo itanu, kugira ngo iryo shure, rigume ryiyungunganya.

Amafaranga yatanzwe yo gusiga amashure, amwe amwe bagiye baragura amabara adasa neza, ayandi bakavugako babacangiye canke aribo babikoze kugira ngo bagavure amafaranga. N'ivyubakisho vyo hejuru bimwe vyatanguye kubomoka.

Uno musi mu ntara ya karusi abarimu bagiye kwigisha basanga nta munyeshurire n'umwe yatonze ivyo bikaba vyavuye yuko ejo hariho umwarimu yafasha arakubita umunyeshururana w'umukomeretsa bagiye kwitwara bakavuga ko uwo mwarimu ari we afise amakosa, ariko ntahanwe.

Abanyagihugu bo mu Kamenge bakomeje kwitwararika aho babaye, mbese n'ibisata bimwe bimwe bakaba batavyibagira, bafashe uno munsi baja mu mabarabara, baruzuza ibivu ahandi bahasuka amabuye kugira ngo ntihagume habomagurika.

Uno musi haje abanyeshuri benshi bajemwo ihiganwa ry'ukwiruka abo banyeshure batowe bakazoca baja guserukira uburundi mu makungu bamwe bamwe bakavuga ko amazina yarazwi, kubera babonyemwo amanyanga ateye ubwoba.

Ishure ritoya ryo kumushasha no musi havyutse imishwamirano, kubera ko abanyeshure bavuga ko batari bo boguma bakora amasuku kariho abakozi babihemberwa abo bakozi na bakabari bakeya batoshobora kuza barakora amashure no hanze.

Kw'ishure ry'uburaro ryo mungagara hibonekeza isuku rike bakaba bavuga ko biterwa n'amazi abura ahandi abakozi bakaza barasibirana. Abakozi ubabajije bavuga ko ubuye bahembwa amahera make bibatuma badashobora gutonda imisi yose.

Umuyobozi w'ishure uno musi yari yatunganije ikiganiro hagati yawe n'abanyeshure kugira bamubwire ibigenda neza ntivyohindurwa akaba yagendeye amashuri ashika kuri atanu ico kiringo kikazomara indwi akora ivyo.

Abanyeshure bo kwishure shingiro ry'igitega bavuga ko bashimishijwe n'ingingo yo gutuma ko abandi bana bari birukanywe kuberako ngo bagumutse, ariko bavuga ko batagumutse babajije ibibazo na bo babura uko babishura baca babarabarenganya.

Ubuyobozi bwaratanze uburyo bwo kwubaka no gusubirwamwo ibibambazi vyari vyarabomaguritse, amafaranga akaba yubatse ibikoresho bimwe bimwe bifashishwa mu kwiga ahandi batera ibiti vy'amashurwe mu kibuga cabo.

Hariho inzu yubatswe inyuma yishure rya Mutanga batarashirako ibibambazi kandi haheze igihe kinini, impande zimwe zimwe zikaba zitanguye kuza zirabomoka barasaba ko boza bakabibomora canke bakayubaka igahera kugira ntizoteze isanganya.

Uno musi abanyeshure bari mu buruhuko bitunganije baragenda ku mashure bahora bigako gukora isuku. Bakaba bakubuye ibibuga, baramesura idarapo y'igihugu c'Uburundi, ahandi mu mashure barakoropa ndetse umuyobozi akaba yashimye ico ciyumviro.

Abanyeshure basigaye ku mashure mu kurindira kw'abavyeyi baza kubahitana baciye bagenda mu biro barasaba amasuka kugira ngo babe barakora ikibuga cuzuyemwo ibivu umuyobozi akabayumiwe ukungene abo bana baciye bugufi bagafasha ishure gushika aho risa neza a.

Unomunsi hibonekesheje ibintu bidasanzwe mugisagara ca Bujumbura Aho bagiye babona igicu gisan'umuhondo nohasi bakavuga KO ari imbonekarimwe Imana ikoze ibitangaza, mukubaha umuco batari bwigere babona.

Hari umunyeshure yafashe aja gutera igitegwa camateke inyuma yishure akaba mu minsi mikeya yasanze gisa neza akabonako uwo murima iyo woterwamwo amateke menshi vyoshobora gusahiriza ishure mukubagaburira za mfungurwa zasasita.

Ibikorwa vyanyuma biriko birakorwa ku mashure mashasha y'iratiro y'i Gitega, ariko bamwe bamwe bakaba bavuga Ko ibibambazi batagiye barabishiraho no hejuru ngo bashireho ibifuka amabati. Bakaba basaba ukungene botunganirizwa.

Buri amatari w'intara ya butanyerera uno musi yagendeye amakomine amwamwe akaba yasanze ingingo bihaye zo kwubaka amazu ageretse bamwe bamwe bariko barabirangura, kandi abanyagihugu bakaba baterera mu kuza kubafasha.

Uno munsi hashoboye kwugururwa icese ikibanza co kubagiramwo abantu bagize ibibazo bakaba bashimira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abandi bantu bo ku ruhande bagiye baraterera ngo ico gisata gishobore kuboneka.

Uno musi abanyeshure bo mu mashure yisumbuye batashe samunane, ariko cumi na zibiri z'umugoroba nhibonekeje abanyeshure batantu bagarutse, ariko ntibashoboye kubona iyo basohokeye bakaba basanze ibikoresho bimwe bimwe vyabuzwe.

Ikibanza kiri iruhande y'amashure matoya y'i Musinzira, barasaba yuko bogitanga, kugira ngo bateremwo ibiti bindi, kuko ababijejwe bavuze yuko ata kintu na kimwe kihari, bashobora kuhitiza, ariko ivyo navyo ntibihuye n'amategeko.

Abakora isuku bo kwishure rya mushasha bamaze indwi badatonda bakaba bavuga ko akarusho kabo kataboneka niyo baje gukora badashobira kuba boba bafatwa neza basaba kworoherezwa nukubabwira uko bashobora gukora hagati mundwi.

Igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante u mwaka w'ibihumbi ibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni ho hatunganywa ihiganwa ry'abanyeshure bashaka kuja mw'ishure ry'uburezi bukuru abanyeshure batanu akaba ari bo batowe.

Isanganya ryari ryabereye iruhande y'ishure rikuru ry'ubuhinga, rikabomora ibibambazi vy'amashure, mumisi itarenze itanu, ababikoze bari bamaze guheza kuhubaka, bagashimira ubuyobozi ingene bwabihanganiye bakabumviriza.

Inzu ndangakaranga y'igitega ikomeje kwakira ingenzi nyinshi kuberako bafashe ingingo yo kurondera ibikoko vy'ubwoko butandukanye barazana n'ibintu bahora bakoresha mu kugemura kera.

Wamuyeshure yantanga icipfuzo c'uko bomuha ikibanza kiri inyuma y'amashure ngo agiteremwo amateke bamushimiye cane kuko ubu abana ntibaja bararya ibiharage gusa n'umuceri baraja barabavangira imvange kuko nazo ar'ingirakamaro.

Ishure rya poro mweranda rikaba rishimiye abanyeshure bamwe bamwe bagiye baritanga kugira ngo ibikogwa vyabo vyo kwubaka binyaruke ubu bamwe bamwe bakaba batanguye kuza bararonka ukungene bigiraho izindi zirindiriye kuronka intebe.

Ibikoresho nyabwonko miringo itanu nivyo vyahawe ishure kirisu mwami ryi Gitega kugirango baze baranonosora ubuhinga nyaburya iryo shure rimwe ariryimyuga irindi ryubuhinga bakaba bashima iyo mfashanyo yaje kumashure yabo.

Igihe c'ici catanguye kwibonekeza mu Burundi aho abanyeshure basabwa kugenda bitwaje amazi kubera ko benshi bararaba abandi inyota ikabica bakabura ukungene bagura ivyo kunywa.

Ishure ndangakaranga ry'igitega ryarashoboye kubaka ibibanza bimwe bimwe baca bavuga yuko bonabikoreramwo urudandazwa kugira ngo mu misi y'akaruhuko baze barahamagara abantu baza kuratira ijisho bimwe bimwe bagiye baracapa n'ibindi bazanye kugira ngo barabe.

Abajejwe amasuku barasabwa ko boza bararandura ivyatsi biba biriko birakurira hagati mu kibuga kuko bidatanga ishusho nziza ku banyeshuri ndetse n'abarezi nababa bagendera kuraba iratiro ry'ishuri ryabo tukaba tubashimiye.

Isuku rira ngo ku mashure mato mato riva ku bajeyi bamwe bamwe baritanga bakazinduka kuhakora, kubera ko bavuga yuko na bo nyene bafise ico boterera kugira ngo amashuri abana babo bigako akomeze gusa neza.

Uno munsi abanyeshure benshi ntibashoboye gukora ikibazo cikirundi kuberako batari bwarihe igice ca gatatu, bamwe bamwe bakaba bidoga ko badashobora kumvirizwa kandi ko ubuzima ubu bugoye batoshobora mugice canyuma kuva kuriryo shure ngo baje ahandi.

Imvura yaguye ku mutagawu wa gatanu yaratwaye ibintu vyinshi na canecane imirima y'abanyagihugu aho yakururumvye ibintu vyose imirima ikaba isigaye yera ubuyobozi burasaba ko bamwe bamwe mu bahuye n'ivyo vyago bo kwitunganya uku nyene bashobora kubabara bayehiye imisi.

Ihimirizwa ryo kwubaka inzu ndangakaranga mu ma komine yose agize igihugu c'Uburundi, bamwe bamwe batanguye kubishira mu ngiro, aho bubaka amazu agezweho, na cane cane ko mu mitumba ya ruguru haba hari ibikoko bashobora kwifashisha kugira ngo bibe ivyo kuratirwa ijisho.

Abakirisu basengera ku Mushasha, barasabwa kuza barasiga imodoka zabo ahantu habona, canke bakarondera abazicunga. Kuko ubusuma bwabaye bwinshi, bamwe ugasanga imiduga yabo yibwe, abandi bakagongana iyo bariko bagerageza kugenda.

Uno munsi hari umunsi wo kwinjira ishure ariko haranzwe nagacerere kenshi kuko batamenye impamvu iryo shure ryagumye ryugawe, bamwe bamwe bakaba bibazako ibipapuro bitaraboneka kugirango bashobore kuba botangura.

Unomusi niho hugururwa icese amashure yubatswe n'abanyeshure bahoze bahiga muntererano bagiye baratanga umwe wese bashira mugasandugu kugira bateze imbere uburezi bwabareze.

Abanyeshure barasaba guhindurirwa yukungene biga na canecane ko babaha ibintu bitigeze biha akamaro abandi bakabavuga yuko kenshi barondera n'imashini za mudasobwa, ariko ntibashobore kuzibaha.

ibikogwa vyanyuma biriko birarangira kw'ishure ritoya ryimutoyi aho bariko barasubiramwo amasomero amwamye yabomotse nugushira inkingi iruhande yamashure kuko iyo imvura iguye yasanga abanyeshure mumashure yabo

Umuriro wiyadukije ku mashure matomato ya nayisumbuye yo kumusaga nta kintu na kimwe cononekaye canke ngo umuntu n'umwe ahafire, kuko ibi ajejwe kuzimya baciye bazana ingoga barakora ico gikorwa ata nkumbi biriha.

Mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bakomeje kwerekana ivyiza biharangwa na cane cane ko badacungera igihugu gusa ariko naho babaye hakaba harangwa n'isuku ryiza riteye igomwe bamwe bamwe bagasaba ko boza baraja kuhigira ubuhinga boba bafise.

Abanyeshure n'abarimu, barihaye ingingo yo kuza barashiraho agasandugu, ku kwezi ku kwezi bakaza barariha ibihumbi bitatu umwe umwe. Ayo mafaranga akaba azoza araterera mu gusakara inzu, canke amasomero aba yabomaguritse.

No musi abanyeshuri bimenyereza kuvura baronkejwe icumanyabwonko kibafasha gupima imigera ya malariya na sida bakaba basabakoboza barabongerereza n'ibindi, kubera hari kimwe bikaca bitebako babandi bashikirwa.

Abakanisani b'amatara n'amazi bahawe ibikoresho nyabwonko bishika kuri mirongo itanu, ariko ngo ntibishobora kubakwira, kuko mw'ishure rimwe rimwe harimwo ijana ijana ivyo bikaca bitebako bose bashikiririrwa rimwe.

Ibikorwa vya nyuma biriko biratunganywa, vyo gusasa ku mabarabara, na cane cane ku mazone yose yo mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyagihugu aribo bitangiye amafaranga yo kugura ibikoresho, no kugura ivyatsi vyo kuhasasa.

Inama yahuje abanyeshure n'abarimu bo kw'ishure rikuru ry'ibuhiga basanzeko ukutamenya kwabo mu mashure biva ku barimu bamwe bamwe baza kubigisha atanyigisho bahawe canke ngo babe bafise ibitabo bikwiye.

Abakanishi b’imiduga, baratangaza yuko boroherejwe, na cane cane guhabwa aho bakorera, ko ubu bose bahurira hamwe kugira ngo bashobore kuba bokwiteza imbere, bagashira hamwe n’imigambi ishobora kuba yobashikana ahandi hantu.

Kwisamiriza inkuru y'uburundi no musi humvikanywe amajwi y'abanyeshure bagiye baratororokana ku mashure yose yo mu gisagara ca bujumbura kugira ngo ngo bashobore gusaba umukuru w'igihugu kubahindurira ingene ivyirwa bitangwa.

Uno musi abanyeshure bo ku mashure makuru makuru y'iubujumbura bahuriye hamwe kugira ngo batunganye ivyirwa uko vyoza biragenda na canecane ko vyoza birabasahiriza iyo bavuye ku masombero canke iyo bahejeje ayo mashure.

Abakanisani b' amatara bo ntara ya Kirundo, bashimye ingingo ya leta yo kubaha aho bashobora gukorera bari hamwe nk' ishirahamwe, bakaba bashima iyo ngingo ko igiye kuborohereza, na cane cane ko baba bafise umuyagankuba.

Abakanishi b'ivyuma vyo kubaka barashimira leta ko ubuye yabahaye aho bakorera na canecane ko amatara adacika bakaba babishima cane, kubera ko banaronka n'abantu babaha ibiraka bagashobora kubikora n'ingoga.

Ibikobwa vyanyuma biriko biraherahezwa, ku mafaranga yatanzwe n’abanyeshure bahoze biga ku Musinzira, agera ku miriyoni ijana, yo gusanura amashure yabo; umukuru w’igihugu akaba yarashimiye abo bantu ukungene bitoranije kugira bakore ico gikorwa.

Abanyeshure bo mu wambere, kw’ishure ry’umuco ry’ i Bujumbura, bahawe inyigisho z’ukungene bokwitunganiriza imirimo, na cane cane iyo bavuye ku ma shure; kuko bamwe bamwe usanga ngo bashika baryama, abandi ntaco baza gukora bavuyeyo.

Ikigo kije jwo makori n'amatagisi barasaba ko abantu bafise uburaro bogenda kuvuga uko bapangishije ayo mazu, kubera ko basanze bamwe bamwe bagenda barabesha abandi na bo ntibavuge amakuru yo neza.

Ibikoresho vyo kuvanga indirimbo uno musi nivyo vyashikirijwe abiga ubuhinga bwanone kuko mu misi yahera bari baronkejwe ibikoresho nyabwonko kugira ngo bashobore gutunganya imirimo yabo, bakaba babishima kubera ko batashe birabasahiriza.

Uno musi ni hohatangwa inka ku banyagihugu bose baba mu burundi bamwe bamwe bakaba bashimye ngingo ya leta, kuko ibasahiriza mu kuronka umwavu wo gutera n'abaganga ni ho bari bari kugira ngo bashobore kuzisuzuma ko zikomeye.

Amashure y'abigenga amwamwe agumaduza ibiciro ngo, kubera yuko ivyo bakoresha na bo bizimvye abanyeshure basanze bahiga bakaba bateye umugumuko bavuga yuko batagishwa inama baza babona bababwiye uko ibintu bimeze.

Abanyeshure b'abakanisani barashima ko baronkejwe ibikoresho vyo gukoresha na canecane ko benshi bababwira baje kuvyigurira ata buryo bafise bakabashimira ubuyobozi bwashoboye kubatunganiriza bukazana ivyo bikoresho.

Bahavuye bataha ataco bashitseko kubera ko bamwe bari bashaka uburyo bushasha abandi nabo bakavuga ko bojana abasanzwe barabinonosoye, abanyeshure bamwe bamwe bakavuga ko bateshejwe umwanya bari bafise ibindi bakora.

Hariho abanyeshure bankiwe kwinjira mu mashure, kubera ko batambaye umwambaro w' ishure. Nabo bavuga ko umwambaro bawambaye, ariko bategerezwa kwitwikira kuko idini ryabo ribibemerera, nabo bakavuga ko ishure ata vy' idini riraba.

Ibikoresho nyabwonko vyahawe ishure ritoya rye bimusinzira birateje impagarara, kubera biguma bipfa ibindi na vyo bigaturirwa n'amatara umwarimu akabayaciye atuma ko abaza kubikora na canecane ko bashobora gukoresha imashini bingendanwa.

Imyidogo y'abakozi ba leta bakora mu mabara bara mu gukubura ni myinshi, kuko bavuga ko bamaze amezi atatu badahembwa uno musi bakaba bugarije ibiro vya ko mine ntangwa baje kwishuza agahembu kabo.

Ibiro vya ko mine na hangwa vyatanze itangazo ko, ubu umuntu azozayambaye impuzu zitikwije azoca asubira inyuma, kandi agatanga amande y'ibihumbi amajana abiri ivyo vikaba vyibonekeje ku munyeshure umwe yaje gusaba yambaye agapira akagera hejuru y'umukonto.

Abanyeshure biga ubukanisani barasaba Leta ko yoza irabaha aho bashobora kwigira, na canecane ko usanga bafise ibikoresho bike. Uno munsi niho baronse umuntu azana umuduga kugira ngo bashobore kuwigirako.

Ubuyobozi bwa kaminuza burashimirako bwahawe intebe n'umufasha w'umukuru w'igihugu kugira ngo abanyeshure bashobore kwiga batekaniwe bamwe bamwe barabishima kuberako ububataniganira ku ntebimwe ari batanu abandi na bo bakavuga ko zibavuna imigongo.

Inama yahuje abaserukira abandi mu mashure yea kaminuza yarangiye bashitse hamwe ko boza barigira hamwe igingo z'ukumwene bashobora gushiraho uburyo bushasha bwo kwiga, kuko ivyo biga kansi usanga ata co bibamarira.

abakanisani barashima ukungene bitwararitse na cane cane ko baza barabazanira ibikoresho bakoresha kuko kubisoma nokubiboroka bitaborohereza batashe bakaba biyungagana bakarondwra aho baja kwicara bakaronka amafaranga yo kumunsi

abakanisanyi bo kwishure rya kamenge bashimiye umuyobozi yazanye imodoka kugira bashobore kwigirako bamye bamye bakaba bashima ubuhinga bagezeko kuko niyo batashe muhira barondera kumugoroba aho bashora kuca ibiraka

Abanyeshure biga icigwa co kuvanga indirimbo canke kuvanga amajwi barashimira ubuyobozi bwashoboye kubazanira ivyuma vyo kwigirako na cane cane n'abarimu babinonosoye kugirango babigishe ubuhinga bugezweho.

Amafaranga agera ku miliyoni jana ni yo yatanzwe n'abanyeshure bahoze biga kw'ishure rikuru ry'igitega ayo mafaranga akabayaciye afasha gusiga hasi hamwe n'ibihome bakaba bashima abaybozi kuba bitwarariswe gushikaho.

Abubatsi bo mugisaga ca Bujumbura no muzindi ntara basabwe kwiyandikisha kugirango bagire amashirahamwe, ayo mashirahamwe akazoza arabafasha gutunganya imigambi imwe imwe nukuronswa ibiraka kugirango bazoshobore gukorera hamwe.

Barasaba abakoresha ubuzu bwa sugumwe, ko iyo bavuyeyo boza barasukayo amazi, kuko benshi batavyitwararika na cane cane kuraba ko amazi ariyo imbere y'uko bajayo, bakaba babishima kubera ko isuku riba rikenewe aho baba, n'aho bicara.

Umupira w'amaboko wahuje abana bo kumutanga n'abo mukinanira abo kumutanga bakaba abirahiye abo mukinanira mu kubatsinda ibitsindi jana kuri mirongo ibiri bakaba basaba ko bowusubiramwo, kuko bamwe bamwe batabonye ubuhinga bakoresha na canecane ko batari bamenyereye ico kibanza.

Abanyeshure bamwe bamwe batashe inama idaheze, kubera, ariko bavuga ati ivyo bahamagariwe si vyo babwiwe, kandi ko ubuye bigenga ata mpamvu yuko boza barafatwa ku nguvu bamwe bamwe bakaba batashimye izo ngingo abanyeshure bafashe.

Abakanisani bashimye ukungene bariko barigishwa muburyo bwa none, na cane cane ko bakrondera ivyuma bakabibazanira kugira bavyigireko. Bamwe bamwe batashe biratuma barondera ibiraka kugira ngo bashobore kuronka uko babaho.

Batanguye babona imyotsi ifumba hejuru bagize bararaba basanga amabati, ariko arasha ivyo bikaba vyakozwe n'umunyeshure yafashe arunda amazutu hejuru ku mabati ha maca aterera y'umuriro nta numwe yashoboye gukomereka bose bashoboye gusohoka.

Igihe ca coronavirus itera, harubatswe amabombo baja barakarabirako abantu, ariko gushika izi saha, benshi ntibakaraba mu kwinjira canke ngo bihanagure mu ntoki. Bakaba basaba ko boza baroroherezwa n'amazi kuko akama cane.

Hari umuhinga yitanze kugira zaraca mu mashure y'uburimyi kugira bereka uburyo bushasha bwo kurima batarinze kurima umurima wose, ariko mwoo murima bakubakaho ivu rigerekeranye kugira ngo batereho ivyimburwa bitandukanye.

Ikibazo c'amatara aguma acika gikomeje gutera impungenge abikorera utwabo bo mu gisagara ca Bujumbura n'abandi badashobora gukora ata matara ahari . ivyo ngo bikaca bibagora kuba botunganya imirimo yabo no gutunga imiryango bafise.

Hatunganijwe uburyo bwo gufashanya hagati y'ibihugu bibiri ic'Uburundi nic'Uburusiya kugira ngo bashireho uburyo bushasha bwo kurima, bakaba rero abarundi bigishijwe ingene iwabo barima, bakaba babazaniye n'ibindi biterwa bitari bimenyerewe mu Burundi.

Umugwi ujejwe gutunganya ivyigwa warashatse kwereka abanyeshure uburyo bushasha bwaje bwo kwigamwo ariko hakaba habonestee abanyeshure bake bitabira ako kamo, bakaba basaba ko ubundi boza bakaza bose kugirango bishobore gutunganywa neza.

Ishure shingiro ryi Gitega rirasaba umuduga watwaye abana kuvuga iyo batanu muribo bagiye, kuberako bavugako abo bana baciye bavugako baciye kuryoherwa ku musenyi ariko abandi nabo bakaca badugana nayo bakaba bavugako bovuga iyo bari ningoga.

Abakanisani bamaze uyo kwubaka bararonkejwe ibikoresho bibafasha bakaba rero n'abakobwa ububavyitabiriye cane, kuko bavuga ko atakazi kadakiza barashima ko, ubu bashobora kwibeshaho na canecane no gutunga imiryango yabo.

Ibibanza vyari vyaramenaguritse ku bitaro bikuru vy'i Bujumbura, biriko birasubirwamwo. Bakaba bari mu minsi ya nyuma yo gutunganya aho hantu kugira ngo ibikorwa bibandandanye. Bakaba bashimira ubushikiranganji bwabafashe mu mugongo.

Abanyagihugu barasaba ko ubuzu bwa surwumwe bumaze igihe bwugawe, boza bakabwugurura kubera ko n'ubwo amazi abura, haguma hanuka. Hotuma hoza harakorwa isuku misi yose hama bagaheza bakahugara. Boba bagize neza.

Uno musi ni hatangura iyandikwa ry'abanyeshuri bifuza kuja kwiga mu budagi bamwe bamwe bakavuga ko batoroherezwa, kuko bataba babwiwe ibipapuro bazana abandi bakavuga ngo vya nseko bafata amafoto neza.

Uno musi abanyeshure bagiye gutangura iciciro gikuru ca gatanu mu mwaka wa kaminuza bagize ico bashikiriza umuyobozi wabo, kubera ko babona ko baguma bigira mu vya kera, kandi hariho ibintu buye bokwigiramwo vyoshobora kubafasha na canecane kunyarutsa ivyibwa.

Uno munsi hatunganijwe ikibazo cinjiza abanyeshure mu giporisi no mu gisoda c'Uburundi bakaba bavugako babahaye ivayari vyoroshe cane, ariko abato baba baraciye ku ntebe y'ishure bikaba vyabafyuye amaso, bagasaba ko bobaha ibihuye n'ubwenge bwabo.

Abanyeshuri barasabwa kuza baratonda kare, na cane cane kudasiba ivyigwa, muri iki gice ca nyuma. Ariko bamwe bamwe bavuga ko bategerezwa gucerwa kubera batonda imirongo, ukungene biyunguruza bigorana, ababa bari ku mirongo na bo batabemerera guca imbere abandi.

Uno munsi Umushikiranganji w'Indero, za Kaminuza n'amavuriro, yifatanije n'abandi banyagihugu aho avuka, gukora ibikorwa rusangi vyo kwubaka inzu y'uburaro, n'amashure matomato n'ayisumbuye. Bakaba bashima ko ariko arabashikana kw'iterambere riboneka.

Uno munsi abatumirwa bari bafise ico baza gushikiriza kuvyerekeye umubano mubi uri hagati yabanyeshure bashimye kutitaba kugirango babanze kugira amatohoza akwiye kuko basanze bamwe bamwe muvyo bagirizwa baba babesherwa.

uno munsi hatunganizwe ihuriro bw'abantu bakora mubishikirangazi bw'indero kugirango baje baratanga amakuru yu kungene ibikorwa bigenda cane cane kw'igisha urwaruka uko bagiye kw' igenza mubirwo Ubu canke ubundia

Uno munsi hakozwe igikorwa co kwinjiza abanyeshure bashasha muri kaminuza yubuganga bamwe bamwe bakaba bananiwe abandi babitoye ariko bakavugako bazotunganya ikindi cigwa kugirango bashobore kwakira abandi bakeya.

Abanyeshuri batatu bari barungitswe mu Budagi kwiga no kunonosora ivyerekeye imbuto z'ibiraya, bagarutse uno musi gushimira umuyobozi yabarungitse, na cane ko ariwe yabafashije mu vyerekeye impapuro. Bakaba bavuga ko n'abandi bana boronka ako karyo.

Abakuru b'imigambwe n'abatwara imigambwe bahuriye kugikorwa kimwe co gukorera ibikorwa rusangi muntara ya Kayanza. Bakaba bashimye abanyagihugu kuko bavuga mugihe bazosenyera k'umugoz'umwe batazobura gushika kubintu bikomeye.

Inama yatunganijwe n'indongozi zitwara abanyeshure mu mashure ya Kaminuza n'ayuburaro , ashikirije hamwe ivyivugo bizoranga uwu mwaka na cane cane ko abanyeshure bamwe bamwe bariko barashaka kugumuka.

Abavyeyi baridoga ko abana babo bigira ahantu hatameze neza, kandi hariho aho barihishwa amafaranga ajejwe gukora isuku bakaba basaba ko bobatunganiriza na canecane kkari akarorero keza, kuko na bo bazoba batwara abandi mu misiza.

Uno musi habonetse abanyeshure bakeya bitabwira akamu k'umuyobozi wabo ko bogenda bakiga ukungene ubuhinga bushasha wa bugiye gukoreshwa mu kwiga, bamwe bamwe bakavuga kino n'ubwo baza ata cu babitahuramwo.

No musi hibonekeje uruja n'uruza baza gusaba uburanga muntu ku mako mine, ariko bakavuga ko batashoboye kwakirwa, kubera amatara yacitse bakaba basaba ko boza baratunganirizwa, kuko bamwe baza bavuye kure bakabura n'indaro.

Abakanisani b'ivyuma vyo kubaka bakomeza kuvuga ko bibazimba cane na canecane ko abaja kubagurira ababashaka kubigura ku biciro biri hasi, bakaba bavuze ahubwo ko bazobiduza cane, kubera kw'isoko b'umuzamakungu na bo bataborohereza.

Uko imisi igenda irahera ni ko abanyeshure b'abakanisani bagenda baracika intege kuberako ivyo babigisha ngo ata co biriko birabamarira, ariko bamwe bamwe mu babandanije bavuga yuko, ubu ari vyo bibabeshejeho.

Abakanisani bo mugisagara ca bujumbura barashimira ikigo kijejwe gutanga amatara ko ubuye bataza barayaca kandi bituma nabo bisuganya mugukora nacanecane no kugaburira imiryango yabo kuko bibabaje gutaha abana bakuraba mumaso.

Amashure y'ivuriro ry'igitega yabanje arugara imisi imikeya kubonerako hibonekeje abanyeshuri batanu barwaye korera bajiye basaba abandi ko boba barataha bakazobatumako kugira ngo na bo ntibafatwe bakabasaba ku gbandanya bagira amasuku.

Inama yahuje abaserukira abandi kumashure, ikaba bashitse ku ngingo yuko bamwe bamwe boza baritanga batarindiriye ibikorwa vya leta, canke ivyo abayobozi bakora, kuko nabo ubwabo barashobora kuba bokora ikintu gikomeye.

Abakanisani batanu bari barungiswe kwiga kungene bakora amazi uno musi baje barashikiriza inyigisho bari bamazemwo ukwezi barimwo bakaba bashimira ubuyobozi bwashoboye kubarungika kwiga hamwe no kunonosora ivyirwa bari basanzwe bazi.

Abakanisani bakora imiduga, uno musi bahimbawe no kuronka imodoka bashobora kwigirako, na cane cane ko benshi baja kuvyironderera bakabanza kuriha amahera. Barashima umuyobozi yashoboye kuzana iyo modoka aho kw'ishure.

Abakanisani bamwe bamwe bo mu gisagara ca bujumbura baragiye hamwe barashinga amashira hamwe kugira ngo baze barakorera hamwe bakaba babishima, kubera ko ibibanza bagiye bararonka amatara ntakunda gucika bigatuma gutyo baronka bose uko babaho.

Abanyeshure bo mu mashure ya kaminuza ,baridoga ko batoroherezwa canecane ko bafise uburenganzira bwo kwitwara nk'abantu bakuze, mugutunga ama terefone canke mu gusohoka. Abarimu bamwe bamwe bavuga yuko bakiri abana.

Abarondera ubukaranga muntu bavuga ko batoroherezwa, kuko bamwe bavuga ko barungikha kuburonderera iwabo abandi na bo bakanka kububaha, kubera ko badatanze ibiturire bakaba basaba ko bakoroherezwa, kuko kuduga bigoye.

Uno musi umwarimu w'ibiharuro ntiyashoboye gutonda, kandi niwe yarafise isaha ya mbere gushika ku yanyuma, hageze amasaha ya satanu abanyeshuri umwumwe yagiye aragenda ariko ntivyashimishije indongozi, ariko nabo bakavuga ko batohaguma.

I radiyo nkuru y'igihugu yahaye ivyirwa abana bashaka kwiga gufata amasa namu bamwe bamwe bakaba babishimye kuberako mu gihe c'uburuhuko bazoza baragenda kuwironderera aho bisuma mu kurondera amafaranga y'ishure.

Haribonekeza uruja n'uruza ku mazone bariko basaba impapuro z'inzu abandi izuburaro, bamwe bamwe bakavuga ko batoroherezwa kubera basanga hariko hakora umukozi umwe kandi bikaba bimuruhisha ugasanga ariko aranabishura nabi.

Uno musi hibonekeje abanyeshure benshi baje gusaba ibibanza vyo kwigiramwo kuri lycée yi Mwaro. Ariko bamwe bamwe bakavuga yuko babuze abandi bakaronka, ariko ntibahawe umuco igituma bamwe bahabwa abandi bagaca bababwira ngo nibasubire inyuma.

Haribonekeza ibikoresho birya vyo gukoropa, na cane cane ko bubatse amashure agerekeranye hasabwa ibikoresho vyinshi, bamwe bamwe bakaba basiba, abandi bagakuranwa, basabwa ko boshiraho ibikoresho bikwiye.

Abanyeshure baba mu gisagara ca bujumbura barasaba ko abarongozi boza baraborohereza kugira ngo baje gusubiriramwo ivyigwa ku mashure yabo, kuko iyo barindiriye bagasubiriramwo ku mashure bibagora gutaha, ariko iyo baje bagasubirira mu mashure yegereye i wabo abe ari vyiza cane.

Uno munsi inama yabaye hagati yabarongoye abandi baronse umurwizatunga umwe aza kubereka uburyo baza barakora ibintu kubuhinga bwanone, bakaba bashimiye uwo muntu yashoboye kwitanga kugirango nabo babone uko bokwiteza imbere.

Abakanisani bo kw'ishure ritoya rya musinzìra, bashimye inyigisho bahawe na cane cane ko bazanye ivyuma vyo kwigirako. Bamwe bamwe bagaca bataha kumugoroba, bakarondera ukungene bashobora kwisuganya no kurondera amafaranga yo kubabeshaho.

Abanyeshure bahejeje ishure ryubu Kanisani, barishimiye cane ko inyigisho bahawe, batahawe gusa z'ivyuma bahawe no kwubaka intebe. Rero bamwe bamwe bakaba barondeye aho bokorera hamwe bakaba baronse n'ikiraka c'intebe z'igiti.

Uyu munsi umwarimu yatangaye aje kwigisha agasanga harimwo umwe wenyene yashoboye gutonda bamwe bamwe bakavugako babujijwe nimvura abandi bakaba babuze ukungene biyunguruza, ariko nticamubujije gutanga icigwa ciwe kandi akaba yabikunze cane.

Inyambaro zimwe zimwe zikomejwe kwiyamirizwa n'abayobozi bamwe bamwe, aho abakozi babo bagenda imibiri iri hanze, bigatuma basamaza abanyagihugu, abana canke aba kiriya babo baje kubashorera ,barabasaba kuza baragenda bitunganije.

Ibikoresho vyo kubika amazi vyaribwe ku mashure matomato niy'uburaro yo mu gisagara ca Bujumbura bakaba bibaza impamvu amashure yose yokwibwa canke bamwe bamwe akaba aribo babigizemwo uruhara kugira ngo ivyo bikoresho bibure.

Abanyeshure bagiye barasohorwa n'ishure ryamusinzira barifatanije hamwe n'abanyeshure basanzwe bahiga kugira ngo barondere ibibanza vy'aho abakanisani boza barigira na canecane ko ivyo bafashe mu makaye bitabungura ubwenge nk'ivyo bariko bakorera kuri za mudasobwa.

Uno musi ibiro bikuru vy'ygisagara ca bujumbura vyagendeye inyubako ziriko zirubakwa mu ntara aho bari batanze ifashanyo kugira ngo intara mwimwe yose ironke uburaro bakaba bashima aho ibikorwa bigeze.

Uno munsi inzu zipangishijwe zagendewe n'umushukiranganji w'ububanyi. Akaba yavuze yuko n'abo bozandikisha, kugira ngo bamenye ukungene babatoza amakori. Bamwe bamwe bakaba basanze banyegeza ibiharuro.

Icirwa catanzwe c'uguteka ku buhinga bwanone, bamwe bamwe bakaba babishimye abandi nabo bakavuga ko batashikiriwe kubera ko ikibanza baronse ni gito, abandi nabo bakavuga yuko batashoboye kuza bazanye ibikoresho vyo gukora.

Ikibanza gikorerwamwo inama, abanyeshure batobato bavuga yuko bogishiramwo ibindi bikorwa bishobora kuhakorera, canke bakagikotesha kugirango gishobore kwinjiriza ishure aho cogumye uko atakindi nakimwee kiriko kirinjiza.

Ku migwi mikuru y'intara hakomeje kwibonekeza kubura amazi bakaba basabwa kugura ibintu bibafasha kubika amazi harimo rero bamwe bamwe bagiye baraterera mu kuzana ivyo bikoresho buri amatari akaba bashimiye.

Inyi bikawa barashima ingene ubuye bariko baratezwe imbere na canecane ko kare bagenda bakagurisha ikawa yabo ku mahera makeya, ivyo vyatumwe paraje n'imashini ihingura gutyo iryo kawa igashobora gushorwa mu makungu.